Mugisha, Bigirimana n'abandi bakinyi bakina umupira w'amaboko, bahagaze mu kibuga c'umupira w'amaboko, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amatafari aturiye, n'abanyeshure bambaye impuzu z'ishure, inyuma yabo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi.

Icumba c'ishure ry'incuke gifise ibihome vyera n'amadirisha afise ibiyo bibonerana kirimwo intebe zikozwe mumbaho imbere yazo hari imeza ikozwe mu vyuma iriko ibitabo n'amakaye vy'umwigisha.

Icumba c'ishure ry'inshuke gifise ibihome vyera biriko amabendera atandukanye ,n'akabati gakozwe mu mbaho harimwo ameza akozwe mu mbaho n'ivyuma ,hejuru hari amatara ariko araka harimwo n'intebe z'abanyeshure.

Icumba c'ishure ryubakishijwe imbaho ,rifise amadirisha yuguruye akozwe mu mbaho, kandi adafise ibiyo ,hari nirindi rimwe imbere bifise ibiyo bibonerana, iruhande rwayo hari igibaho c'ishure ,mwishure harimwo intebe zikozwe mu mbaho, hejuru naho hari itara n'amabati, hasi hari isima.

Icumba c'ishure ry'intango kirimwo intebe n'imeza zikozwe mu mbaho n'ivyuma, imbere ku gihome cera hari ko ikibaho c'ishusho hasi hari isima isashe neza, hejuru naho hari amatara.

Ikigo c'ishure, ryisumbuye, gifise isomero, hejuru rifise amatara menshi, ariko araka; ririmwo ububati, burimwo ibitabo vyiza, birimwo amasomo menshi, kandi y'abanyeshure, biga mw’ishure ryisumbuye, harimwo ay'ibiharuro n'andi menshi cane.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera biriko impapuro nyinshi zifise amabara atandukanye izitukura, izera n'izindi nyinshi kirimwo intebe zirabura n'imeza nziza ziriko impapuro zera hejuru naho hari amatara menshi ariko araka.

ikigo c'ishure ryisumbuye gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye ku gihome hejuru hariko itara hasi hari umusingi w'amabuye inyuma y'ishure hari umusarani w'abigeme wubakishijwe amatafari aturiye hejuru naho hari ikirere.

Imenyerezo y'abana isize amarangi atandukanye, iry'icatsi ,iritukura, iry'umuhondo n'iryubururu, iruhande rwayo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hejuru hari ikirere.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gifise isima ishashe neza ifise amabara atandukanye iritukura, iry'ubururu n'iryicatsi, inyuma y'ikibuga hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Hasi hari imbuga y'itaka irimwo ubwatsi n'iminyerezo y'abana isize amarangi atandukanye iry'umuhondo, iry'icatsi n'iritukura, imbere yayo hari ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hirya gato hari amazu hejuru naho hari ikirere.

Icumba c'ishure, ryisumbuye, gifise ibihome vyera, n'amadirisha atatu, arimwo umuco mwinshi, afise n'ibiyo, bibonerana; imbere mw'ishure, harimwo intebe, zikozwe mu mbaho, n'ivyuma, hasi hari isima, isashe neza.

Icumba c'ishure ry'incuke gifise ibihome vyera n'amadirisha manini afise ibiyo bibonerana arimwo umuco mwinshi imbere mw'ishure harimwo intebe zikozwe mumbaho n'ivyuma n'imeza y'umwigisha ikozwe mumbaho hasi hari isima.

Icumba c'isomero, kirimwo ibitabo vyinshi, bifise akamaro; harimwo ibitabo vy'akahise, ivy'ibiharuro, ivy’uburimyi, n'ibindi bitabo, vyinshi cane; hejuru yavyo, hari idirisha, rinini cane, rifise ibiyo bibonerana.

Isomero ry'ibitabo rya kaminuza ririmwo akabati k'ibitabo gakozwe mu vyuma gasize irangi ryirabura karimwo ibitabo vy'abanyeshure harimwo ibitabo vy'ibiharuro ivy'akahise n'ibindi vyinshi bitandukanye kandi bifise akamaro.

Icumba c'ishure ry'incuke gifise ibihome vyera harimwo intebe z'abanyeshure n'ameza afise amabara atandukanye itukura yibara gy'icatsi y'ibara ry'umuhondo n'iry'ubururu hejuru naho hari amatara menshi ariko araka hasi hari isima isashe neza.

Hejuru hari ikirere gikeye gifise ibicu vyera n'ivy'ubururu hasi hari ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye inyuma yayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko n'ivyatsi n'ibiti vyinshi bifise amashami menshi.

Inyubakwa y'igorofa nziza, isize irangi ryera, hasi hari isima isashe neza, imbere y'inyubakwa hari ubwatsi bwiza bw'icatsi kibisi, inyuma y'inyubakwa hateye ibiti vyinshi bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi, hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye inyuma y'ishure hari imbuga y'itaka iruhande rwayo hari ivyatsi n'igiti c'ingazi gifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure gifise ibihome vyera, ku gihome hariko ikibaho c'ishure, imbere yacu hari intebe z'abanyeshure zikozwe mumbaho hejuru ziriko ibitabo n'amakaye vy'abanyeshure biga mw'ishure ryisumbuye harimwo akabati n'intebe vy'umwigisha.

Icumba c'ishure ry'intango kirimwo intebe zikozwe mu mbaho n'imeza y'umwigisha ikozwe mu mbaho iriko ibitabona n'amakaye vy'umwigisha iruhande rwayo hari ikibaho c'ishure hirya gato hari umuryango wuguruye ukozwe mu mbaho.

Inyubakwa y'igorofa ,imbere yayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko ,iruhande rwaco hari ivyatsi n'ibiti Vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi ,hejuru naho hari ikirere gikeye kirimwo umuco.

Iminyerezo, y'abana batoyi, myiza, kandi ifise amabara, atandukanye; iritukura, ibara ry'umuhondo, n'iry'ubururu; hasi hari ubwatsi bwiza, amashurwe, n'umusenyi; inyuma naho, hari ibiti vyinshi, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi.

Icumba c'ishure gifise ibihome vy'ibara ry'umuhondo ,amadirisha arimwo ibiyo bibonerana ,ku gihome imbere hariko ikibaho c'ishusho, hejuru naho hari insamirizi yirabura, mw'ishure harimwo intebe zikozwe mu mbaho z'abanyeshure.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome bisize iranga ryera n'amadirisha atatu manini arimwo umuco mwinshi afise ibiyo bibonerana mw'ishure harimwo intebe nyinshi zikozwe mu mbaho n'ivyuma hejuru naho hari itara.

Icumba c'isomero kirimwo ibitabo vyinshi bitandukanye biri mu kabati harimwo ibitabo vy'ibiharuro ivya kahise, ivy'uburimyi n'ibindi vyinshi cane. Hejuru hari amatara ariko araka imbere mw'ishure harimwo inyabwonko yirabura.

Icumba c'ishure, ry'incuke, gifise ibihome vyera, n'idirisha ririmwo, umuco mwinshi; harimwo intebe, z'abana batoyi, n'imeza ziriko amakaye, n'ibitabo, vy'abanyeshure b'incuke; hari amasakoshe y'ishure, matoyi, y'abana.

Kaneza, Bwiza n'abandi banyeshure bariko barakina hasi hari ubwatsi bwiza iruhande rwabo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, n'inyubakwa zibiri imwe murizo isize irangi ryera.

Icumba c'ishure gifise ibihome vyera k'irimwo imeza nyinshi zikozwe mu mbaho n'ivyuma n'intebe nyinshi zifise amabara atandukanye, izitukura n'izifise ibara ry'ubururu hejuru naho hari amatara ariko araka, inyuma hari akabati karimwo ibitabo.

Inyubako nziza mu mbuga yayo hari iminyenga y'abana myiza ifise amabara atandukanye iy'itukura , iy'umuhondo n'ibara ry'ubururu hasi hari ubwatsi bwiza iruhande rwayo hari ibiti hejuru naho hari ikirere gikeye kirimwo ibicu vyera n'ubururu.

Icumba c'isomero ry'ikigo ca kaminuza y'uburundi gifise amadirisha manini afise ibiyo bibonerana kirimwo akabati k'ibitabo karimwo ibitabo vyinshi cane bitandukanye kandi harimwo ibitabo vy'ibiharuro ivyakahise ivy'uburimyi n'ibindi vyinshi cane, hejuru hari amatara ariko araka.

Ikigo c'ishure rya kaminuza y'uburundi gifise ikibuga c'umupira w'amaboko gifise isima isashe neza isize irangi ry'ubururu n'iry'icatsi ,hirya gato hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi.

Imbere y'igihome hari igitanda gikomeye gikozwe mu vyuma cirabura kigeretse kiriko imatera zibiri n'amashuka meza n'amabara iruhande y'igitanda hari ikabati nziza yugaye n'igufuri ikozwe mu mbaho.

Isomero ry'ikigo cacu ririmwo ububati bwinshi burimo ibitabo vyinshi bishasha abanyeshure bose baranezerewe cane kuko umuyobozi w'ikigo n'abigisha bashizemo ibitabo vyinshi vy'ibiharuro n'ivyakahise.

Icumba c'ishure rya kaminuza kirimwo imeza ikozwe mumbaho n'intebe zera iruhande rwajo hari ububati burimwo ibitabo n'amakaye menshi y'abanyeshure biga mu ishure rya kaminuza, hejuru ku gihome cera hariko imbona kure.

Icumba c'ishure kirimwo akabati karimwo ibitabo vyinshi cane by'abanyeshure hasi hari isima ifise ibihome vyera n'amadirisha y'ubururu arimwo ibiyo bibonerana gifise n'umuryango w'ubururu ukozwe mumbaho.

Icumba c'ishure kirimwo intebe z'ishure zikozwe mu mbaho n'ivyuma imbere hari igihome cera kiriko ikibaho c'ishusho cera iruhande naho hari idirisha rinini rikozwe mu vyuma ryera rifise ibiyo bibonerana.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye hari n'icuma gifise ibara ry'ubururu hasi hari imbuga y'ivu iruhande rwayo hari igiti kinini gifise amashami menshi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ka nyange bwiza n'abandi banyeshure biga mw'ishure ry'intango bariko bakina mu bwatsi bwiza iruhande rwabo hari amashurwe n'ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi munsi y'ibiti hari inzu zibiri imwe ntoyi nindi nini.

Abanyeshuri benshi bigamwe ishuri ry'intango bari kumwe na kanyange mwezi na mwambutsa bariko barakina mu mbuga y'ivu inyuma yabo hari ibiti vyinshi cane bifise amashami menshi cane yibaarary'icatsi kibisi i ruhande na ho hari inzu yubakishijwe amatafaria aturiye.

Ububiko bw'ibitabo vy'ishure ryacu rya kaminuza burimwo ibitabo vyinshi cane bifise umumaro harimwo ibitabo bya kahise ibitabo by'ubiharuro ibitabo vy'ikibano ibitabo vy'ubumenyi bw'isi ibitabo by'imuziki n'ibitabo vy'inzandiko ndetse n'ibindi byinshi cane.

Hasi hari isima yononekaye, imbere yayo hari imisarani ine, itatu irugaye umwe muri yo uruguruye, ifise imiryango yirabura ikozwe mu mbaho. Hejuru hari ibiti vy'imbaratizo bifashe amabati, hari n'igihome cera.

Mugisha yanditse ku rupapuro rwera ivyo agiye kugura vyose yanditse ko umuceri ibiro mirongo ine bigura ibihumbi mirongo ibiri n'umunani ibiro mirongo ibiri vy'ibiharage ikiro kimwe n'ibihumbi bine amamesa amashu y'ibihumbi mirongo itatu vy'amarundi umunyu inyanya n'ibindi vyinshi byinshi cane.

Ibarabara ry'isima rifise ivyuma vyinshi bifashe amabati biri iruhande rw'ibumamfu n'iruhande rw'iburyo iruhande rw'ibumamfu hateye amashugwe afise amabara atandukanye atukura nayicatsi kibisi imbere naho hari inzu nini ifise umuryango wugaye.

Isomero rifise igihome cera n'idirisha ririmwo umuco mwinshi hejuru hari amatara ariko araka harimwo n'akabati gakozwe mu vyuma karimwo ibitabo vyinshi bitandukanye hirya gato hari imeza ikozwe mu mbaho.

Urushundura rw'umupira w'amaguru rukozwe mo vyuma vyiza bikomeye bisize ibara ryera hasi hari ubwatsi inyuma y'urushundura hari ibiti byinshi bifise amashami menshi cane nhejuru hari ikirere.

Hasi hari umusenyi imbere hari urushundura rw'umupira w'amaboko rwirabura ruriko ibara ry'umuhondo iruhande rw'iburyo hari ubwatsi n'ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hama hejuru hari ikirere gikeye.

Akabati y'ibara ry'umuhondo iri mbere y'igihome cera ni y'amashure isumbuye irimwo ibitabo vyinshi cane bitandukanye kandi bifise akamaro harimwo ibitabo vy'ubuhinzi ivy'imibare vy'amateka n'ibindi vyinshi cane.

nizeyimana musavyeimana n'abandi banyeshuri biga mu mashure yisumbuye bahuriye mu kigo c'ishure gifise ishure ry'igorofa bifise ivyumba byinshi by'ishure bisize ibaragera bifise n'amadirisha manini n'imiryango bariko barakinya umupira w'amaboko imbere y'ishure

Icumba c'ishure gifise ibihome vy'ibara ryera, amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'icatsi, amadirisha arimwo ibiyo bibonerana, imbere harimwo intebe zikozwe mumbaho n'ivyuma, zifise amabara atandukanye: iritukura n'iry'umuhondo.

Inyubako ifise ivyumba vyinshi bifise imiryango mwiza ikomeye ifise ibihome vyera, ku gihome c'imbere hashushanijeko inyenyeri zitatu zirimwo izitonya zibiri n'imwe nini, hejuru hari amatara ariko araka.

Icumba c'ishure ry'inshuke gifise igihome gisize irangi ryera kirimwo intebe ntoyi zifise amabara atandukanye igitukura ni zifise ibara ry'umuhondo n'impeza nziza zibiri zikozwe mu mbaho hari n'ikabati zirimwo ibitabo.

Ndora imana mutoyi we namushiki we n abanyeshure bari mu kigo cabo bambaye n'impuzu z'ishure hari ikibuga c'umupira w'amaboko hasi gifise isima isashe neza inyuma hari ubwatsi n'amabuye hejuru hari ikirere.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gifise isima isashe neza isize irangi ry'ubururu n'ibitukura gifise ibihome vyera n'amadirisha manini cane afise ibiyo bibonerana hejuru hari amabati n'ivyuma byinshi bitukura hariho n'itara.

Ikabati inshasha ikomeye ikozwe mu vyuma niy'ikigo canje ifise ibara ry'umuhondo iri mbere y'igihome cera kiri ko udupapuro dufise ibara ry'ubururu irimwo ibitabo by'abigisha n'abanyeshuri biga ngaha.

Ndorerimana harurimana n'abandi bakinyi b'umupira w'amaboko bariko barakina mu kibuga ciza gifise isima isashe neza y'ibara ry'ubururu inyuma y'ikibuga hari ibiti vyinshi inyubakwa y'igorofa n'ikirere kiri hejuru.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo umusenyi mwinshi n'urushundura rw'icatsi inyuma y'ikibuga hari ubwatsi imiduga myinshi itandukanye harimwo ni yera inyuma y'imiduga n'iruhande rwayo hari inyubako nini z'amagorofa hejuru naho hari ikirere gikeye

Ikigo c'ishure ryisumbuye, gifise amashure, y'igirofa, yubakishijwe amatafari aturiye, inyuma y'igorofa, hari abanyeshure babiri, imbere y'abo, hari ikibuga, c'umupira w'amaboko, iruhande rwaco, hari ivyatsi, hejuru naho, hari ikirere, gikeye.

Hasi har' isima, hejuru ivyuma vyinshi vy'ibara ritukura bisakaje amabati, hari n'ibindi vyuma bibiri bishinze vy'inkingi ,bifise ibara ry'ubururu ,inyuma hari ibihome vy'amatafari aturiye.

Isaha, amataratara, amavuta yo kwisiga, ikayi, igitabo, n'ikaramu z'amabara atandukanye, harimwo iry'ibara ritukura, iry'icatsi, iryirabura, iry'ubururu, n'iterefoni i ruhande rw'ibubamfu.

Amatara menshi, ariko yaka mu nzu ifise ibihome vy'ibara ryera hejuru ku gihome hariko ibara ry'ubururu n'inkingi yera n'ameza menshi n'intebe nyinshi zitandukanye ububati butandukanye burimwo ibitabo vyinshi cane.

Icumba c'ishuri gifise idirisha ririmwo umuco mwinshi ikibaho imbere ku gihome cera hari intebe y'umwigisha hama imbere naho hari intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma n'imbaho mw'ishure hasi hubakishije isima.

Icumba c'ishure ry'intango kirimwo intebe n'imeza zikozwe mu mbaho n'ivyuma iruhande rwazo hari imeza ndende cane ikozwe mu mbaho gusa inyuma yayo hari ikibaho canditsweko amajambo n'ingwa y'umuhondo.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera n'idirisha rifise ibiyo bibonerana n'umuryango ufise ibara ry'ubururu, n'ishure harimwo abanyeshure bicaye mu ntebe imbere yabo hari umwigisha uriko arandika ku kibaho c'ishure yandikisha ingwa yera.

Kanyange, Bigirimana, n'abandi banyeshure; bambaye impuzu z'ishure, zera; bari hamwe n'umwigisha wabo, bariko barandika; iruhande rwabo, hari amadirisha, afise ibiyo bibonerana; hasi hari isima, isashe neza.

Ishure ry'ubwenge mpanuzi ririmwo amatara menshi ariko araka hasi hari isima isashe neza intebe n'imeza zikozwe mumbaho ziriko inyabwonko zirabura, imbere naho hari idirisha ryugaye.

Abigisha batatu harimwo bizimana ,Bigirimana ,n'undi mwigisha bahagaze imbere y'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye ,rifise amadirisha manini afise ibiyo bibonerana, rifise n'umuryango wuguruye.

Icumba c'ishure ryisumbuye k'irimwo cambarantama mwambutsa na bagenzi b'ab'abanyeshure imbere yabo hari umwigisha n'umuyobozi w'ikigo wambaye amataratara inyuma y'iwe hari ikibaho c'ishure canditsweko amajambo.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye .Ifise idirisha binini cane, ifise ibiyo bibonerana idirisha ririko ibitambara vy'amadirisha hari n'umuryango wuguruye imbere yabo hari abigisha batatu bigisha mu mashure yisumbuye.

Hakizimana yambaye impuzu yera n'abagenzi b'abigisha harimwo Bizimana na Bikorimana bahagaze hagati baranezerewe cane kuko baronse ibihembo vy'ukwezi bahagaze imbere y'ishure bifise amadirisha manini afise ibiyo bibonerana.

Umwigeme yambaye impuzu zera, afise umushatsi wirabura mwinshi, yambaye n'amataratara, afise ikaramu mu ntoki, ariko arandika ku rupapuro rwera, ku meza yera hariko imashini y'incabwenge.

Icumba gifise igihome cera, amadirisha yuguruye kirimwo ibikombe vyinshi vyera birimwo imiti y'amabara atandukanye, iy'icatsi, y'ubururu itukura, n'ibara ry'umuhondo, ivyo bikombe biteretse ku meza zitandukanye.

Mbonimpa wambaye itaburiya yera arikumwe na Mugisha na Ndayizeye ,bose ni abarimu bigisha gukora ibikoresho bitandukanye harimwo imboneshakure n'ibindi .Bahagaze imbere y'umuryango w'ishure bigishamwo ryubakishije amatafari aturiye

Ikigo c'ishure gifise icumba c'isomero cubakishijwe amatafari aturiye ku gihome hari ko impapuro zera ziri ko ibishushanyo n'akabati k'ibitabo karimwo ibitabo vyinshi vy'abanyeshure harimwo vy'akahise ivyibiharuro n'ibindi vyinshi cane.

Imbere y'igihome cubakishijwe amatafari aturiye hari akabati kumwigisha karimwo ibitabo vyinshi cane bifise akamaro kandi vy'amashure yisumbuye harimwo ibitabo vy'ibiharuro ,ivy'indimi ivyakahise n'ibindi vyinshi cane.

Hasi hari imbuga y'ibivu n'umunyerezo w'abana ufise amabara atandukanye iryu muhondo, iryu bururu, niryi catsi hirya gato yawo hari ibiti bifise amashami meshi y'icatsi kibisi n'umuduga uhagaze.

Imenyerezo y'abana, ifise amabara atandukanye; iyitukura, n'iyirabura; hirya gato, hari ibiti vyinshi, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; hirya gato yavyo, hari inyubakwa y'igorofa, isize irangi ryera; hejuru naho, hari ikirere.

Umunyerezo, w'abana batoyi mwiza, kandi ukomeye, w'amabara atandukanye; iry'umuhondo, n'iry'ubururu, ukozwe mu vyuma; inyuma yawo, hari ikibambazi, gisize irangi ry’umuhondo, n'idirisha risize irangi ry'ubururu.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari aturiye kirimwo intebe z'ishure zikozwe mu mbaho imbere ku kibambazi hariko ikibaho candikishijweko ingwa yera imbere hariho intebe y'umwigisha yirabura ikozwe mu vyuma ibu mamfu bwayo hariho imeza za nini iriko ibitabo n'amakaye hasi harisima.

Umunyerezo w'abana ufise amabara abiri atandukanye, ibara ry'umuhondo, n'iry'ubururu, hasi hari ubwatsi, inyuma naho hari igihome n'icuma gitukura gishinze, inyuma yaco hari amakinga abiri n'ikigega cirabura.

Umuyobozi w'ikigo cacu n'umwigisha wacu waduhaye ingwa z'ishure z'amabara meza atandukanye harimwo ingwa zifite ibara ritukura zifite ibara ry'umuhondo n'izindi ngwa zifite ibara ry'ubururu nziza cane.

Ikigo c'ishure yacu gifise icumba c'ishure nigamwo cubakishijwe amatafari aturiye. Kirimwo n'ikibaho kinini umuyobozi w'ikigo cacu yaguze intebe zibiri zikozwe mu mbaho n'ivyuma imeza ikozwe mu vyuma n'intebe y'umwigisha ikozwe mu vyuma.

Nkiraminani, bizimana n'abandi banyeshure biga mw'ishure ry'intango bambaye impuzu z'ishure bafise n'amasakoshi mu mugongo bariko barataha imuhira bari mwibabara ryitaka hirya gato yabo hari ibiti n'amazu hejuru naho hari ikirere.

Ikigo c'ishure gisumbuye ryo mu kanyosha gifise amashure asize irangi ryera afise imiryango n'amadirisha vy'ubururu imbere y'amashure hari imbuga y'itaka irimwo ivyatsi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure ry'intango gifise amadirisha manini afise ibiyo bibonerana mw'ishure harimwo intebe zikozwe mumbaho inyuma yazo hari akabati k'umwigisha gakozwe mumbaho n'ikibaho c'ishure canditsweko amajambo.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye harimwo ishure rifise umuryango n'idirisha ryera ririmwo ibiyo bibonerana imbere y'ishure hari intebe ikozwe mu mbaho n'ivyuma hejuru hari ikirere.

Ndayishimiye, Cambarantama n'abandi bayobozi b'ikigo cacu bafise ingwa z'amabara atandukanye harimwo izicatsi izitukura ingwa z'umuhondo izubururu izera izirabura n'izindi ngwa nyishi kandi nziza.

Ikigo c'ishure ry'intango kirimwo abanyeshure bambaye impuzu z'ishure bariko barakina inyuma y'ishure hari igiti kinini gifise amashami menshi hejuru hari ikirere hasi naho hari imbuga y'ibivu irimwo n'ivyatsi.

ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye n'amategura imbere y'ishure hari ivyatsi amashurwe n'abana batoyi bigamye ishure ry'intango. Inyuma y'ikigo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi.

Hasi hari isima n'ivyuma bishinze bitukura imbere yavyo hari ikibuga c'umupira w'amaboko n'inzu yera ifise amadirisha n'imiryango vy'ubururu inyuma yayo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi.

Ikigo c'ishure ry'intango cubakishijwe amatafari aturiye kirimwo umwigisha w'umukenyezi imbere yiwe hari Bikorimana nabandi banyeshure kandi bose bambaye impuzu z'ishure iruhande rwabo hari ibiti vyinshi vy'icatsi kibisi biteye mu mbuga y'itaka.

Ikigo c'ishure ryisumbuye kirimwo abanyeshure benshi bambaye inpuzu z'ishure bahagaze imbere y'ibendera ry'igihugu c'Uburundi bari hamwe n'umuyobozi w'ikigo cabo inyuma yabo hari igiti kinini gifise amashami menshi.

ikigo c'ishure ryisumbuye gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise imiryango n'amadirisha bisize irangi ry'icatsi imbere y'amashure hari imbuga irimwo ubwatsi n'igiti gifise amashami menshi cane.

Ikigo c'ishure ry'intango cubakishijwe amatafari aturiye gifise ivyumba vy'ishure vyinshi imbere yavyo hari Bigirimana, Nsengimana n'abandi banyeshure imbere yabo hari imbuga y'itaka, ivyatsi n'amashugwe hejuru hari ikirere.

hasi hari ivyatsi imbere yavyo hari ikibambazi gisize iranga ryera gishushanyijeko abanyeshure bambaye impuzu z'ishure bariko barakina umupira w'amaguru hejuru y'igihome hari ikirere kirimwo umuco mwinshi.

Ikigo c'ishure ry'incuke gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye ,kirimwo abakenyezi babiri, hasi hari imbuga y'ibivu ivyatsi hirya gato hari abana batoyi n'ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi.

Akabati gasize irangi ryera karimwo amakaramu menshi cane, kandi afise amabara atandukanye harimwo izitukura ,izirabura ,izifise ibara ry'ubururu, izifise ibara ry'icatsi ,izifise ibara ry'umuhondo n'izindi nyinshi cane.

Ikigo c'ishure ry'intango gifise amashure afise amadirisha n'imiryango bisize irangi ry'ubururu, amadirisha afise ibiyo vyononekaye, imbere mu mbuga y'itaka hari abanyeshure bambaye impuzu z'ishure n'igiti kinini gifise amashami menshi.

Ishure rifise amabati yirabura n'igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi mu mbuga y'ishure hari Kanyange ufise isakoshi y'ibara ry'ubururu Ndayikengurutse ufise isakoshi yirabura n'uyundi munyeshure mugenzi wabo bari mu mbuga y'itaka irimwo n'ivyatsi iri imbere y'ishure.

Ikigo c'ishure ry'intango gifise amashure asize iranga igera n'igihome cubakishijwe amatafari aturiye mu mbuga y'itaka harimwo abanyeshure bariko barakina inyuma y'ishure hari igiti kinini gifise amashami menshi.

Hasi hari imbuga y'itaka irimwo amashugwe n'ivyatsi hirya gato hari umwigisha n'abanyeshure bari imbere y'ishure bambaye inkuzu z'ishure bariko barakina inyuma y'ikigo hari ibiti vyinshi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Hasi hari imbuga y'ibivu irimwo mugisha ufise ikinga Uri munsi y'igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi hijya gato hari Inyubakwa z'igorofa zubakishijwe amatafari aturiye hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure gifise ishengero n'amashure vyubakishijwe amatafari aturiye imbere y'ishengero hari abanyeshure bigamye ishure ry'intango hirya gato yabo hari amashugwe n'ivyatsi hejuru hari ikirere.

Ikigo c'ishure ry'intango ,gifise amashure asize irangi ryera, imbere yayo hari imbuga y'itaka, irimwo ivyatsi, inyuma y'amashure hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi ,hejuru naho hari ikirere gikeye cane.

icumba c'ishure gifise intebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma n'amadirisha adafise ibiyo hanze hari igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi n'umunyeshure uhagaze imbere y'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye hejuru hari ikirere.

Ikigo c'ishure, gifise amashure, yubakishijwe, amatafari aturiye, n'ishure ry'igorofa; inyuma yaco, hari ibiti vyinshi, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; hejuru, hari ikirere gikeye, hasi naho, hari imbuga y'itaka.

Icumba c'ishure ry'intango ,kirimwo intebe n'imeza z'abanyeshure ,zisize amarangi atandukanye, harimwo iryicatsi, iry'umuhondo, n'iry'ubururu ,imbere hari imeza y'umwigisha, ikozwe mu mbaho, n'ikibaho c'ishure iruhande rwacu hari umwigisha.

ikigo c'ishure ry'intango kirimwo Mwambutsa Mwezi na mugenzi wo w'umunyeshure wambaye isakoshi mu mugongo bahagaze imbere y'ibendera ry'igihugu cu Burundi rifise amabara atatu atandukanye iruhande rwabo hari ibiti vyishi n'amashurwe.

Ikigo c'ishure, ry'incuke, gifise amashure, yubakishijwe amatafari aturiye, afise amadirisha n'imiryango, vy'ibara ry'ubururu; imbere mu mbuga y'itaka, harimwo abanyeshure, bariko barakina; inyuma y'ikigo, hari ibiti vyinshi, bifise amashami menshi.

Icumba c'ishure, ry'intango, kirimwo intebe, zikozwe mumbaho; iruhande rwazo, hari idirisha rinini, rifise ibiyo bibonerana, ririmwo umuco mwinshi, n'umuryango, usize ibara ry'ubururu; hari ikibaho c'ishure, hasi hari isima, isashe neza.

Mwambutsa mwezi na mutoyi wiwe baguriye isakoshi nziza Bigirimana ikomeye yirabura iri hano ku gihome cera munsi yayo hari urupapuro rwanditsweko amajambo nibara ryirabura.

Inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye ifise imiryango isize irangi ritukura n'amabati y'irabura inyuma yayo hari ibiti bifise amashami y'icatsi kibisi imbere y'inyubakwa hari ivyuma bitukura bifashe amabati hejuru naho hari ikirere gikeye.

Rwagasore Cambarantama n'abandi bayobozi b'ikigo cacu, bampaye amakaramu afise amabara atandukanye, ibara ry'icatsi, iry'ubururu, iry'umuhondo, iritukura nandi mabara menshi cane.

Hasi hari isima ishashe neza imbere yayo hari ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye kirimwo umuyobozi w'ikigo n'abanyeshure hijya gato yabo hari ibiti byinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi.

ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye imbere y'amashure hari imbuga y'ibivu irimwo ivyatsi n'igiti kinini gifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye cane.

Ikigo c'ishure ry'intango gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye gifise imbuga y'itaka imbere iteyemwo ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, harimwo abanyeshure bambaye impuzu z'ishure.

Icumba, c'ishure ry'incuke, gifise idirisha rinini, gifise ibiyo bibonerana; hejuru hari itara, hasi naho, hari intebe, z'abanyeshure, n'imeza, zikozwe mu mbaho, n'ivyuma; imbere naho, hari akabati, karimwo ibitabo n'amakaye, vy'abanyeshure.

Ikigo c'ishure gifise amashure y'igorofa yubakishijwe amatafari aturiye, imbere yayo hari imbuga y'ibivu ,ivyatsi n'igiti kinini gifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure ry'incuke kirimwo abigisha babiri umwe w'umukenyezi n'abanyeshure batoyi harimwo mugisha mwambutsa na mutoyi w'iwe ishure rifise ibihome vyera biriko ikibaho c'ishusho hejuru hari amabati n'itara.

Ikigo cishure gifise ishure risize irangi ryera n'iry'ubururu iruhande rw'ishure hari imbuga y'itaka irimwo ivyatsi n'amashurwe inyuma y'ishure hari umurima urimyemwo ibigori hejuru naho hari ikirere.

Ikigo c'ishure ry'intango kirimwo abanyeshure bariko barakina mu mbuga yitaka harimwo amabendera abiri harimwo ibendera rimwe ry'igihugu cu Burundi inyuma y'ikigo hari amazu n'igiti kinini gifise amashami meshi.

Icumba c'ishure kirimwo abanyeshure benshi bicaye mu ntebe zikozwe mumbaho n'ivyuma, harimwo Bwiza wambaye umupira utukura na mutoyi wiwe wicaye ku ruhande rw'ububamfu imbere yabo hari amadirisha yuguruye afise ibiyo bibonerana.

Inyubakwa nziza ndende isize iranga ryera ifise umuryango urimwo ibiyo n'amadirisha manini imbere yayo hari ubwatsi n'ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Hasi hari imbuga irimwo ivyatsi imbere yayo hari igihome cera gishushanijeko mwigisha n'abanyeshure batoyi biga mw'ishure ry'incuke bicaye mu ntebe umwigisha ariko abigisha abereka ku kibaho c'ishure.

Hasi hari imbuga y'itaka irimwo ivyatsi ibuye n'ikigega hirya gato hari inzu yubakishijwe amatafari aturiye inyuma yayo hari ibiti vyinshi cane bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Hasi hari imbuga y'itaka irimwo ivyatsi na cambarantama ufise umupira w'amaguru mu ntoki imbere y'iwe hari ikibuga c'umupira w'amaboko inyuma yaco hari ibiti byinshi bifise amashami menshi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure ry'intango gifise amadirisha afise ibiyo bibonerana mw'ishure harimwo intebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma imbere hari ibibaho vy'ishure bibiri kimwe murivyo canditsweko amajambo hejuru hari amatara meshi.

Icumba c'ishure y'intango cubakishijwe amatafari aturiye kirimwo ikibaho c'ishure imbere yaco hari ikabati y'umwigisha yirabura yugaye hejuru yayo hari urupapuro rwera rwanditse ko amajambo yirabura.

Bigirimana, Bwiza n'abandi banyeshure bari hamwe n'umwigisha wabo bariko banonora umubiri inyuma yabo hari imiduga ifise amabara atandukanye iyera n'iyirabura inyuma y'imiduga hari ibiti vyinshi bifise amashami meshi.

Hasi hari imbuga y'ibivu n'amabuye iruhande rwayo hari igiti kinini gifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hirya gato hari inzu yubakishijwe amatafari aturiye, inyuma yayo hari inyubakwa y'igorofa nini.

Icumba c'ishure ry'intango cubakishijwe amatafari aturiye ,gifise amadirisha manini afise ibiyo bibonerana arimwo umuco mwinshi, kirimwo Mwambutsa Mwezi nabagenzi be b'abanyeshure bicaye mu ntebe zikozwe mumbaho.

Icumba c'ishure gifise ibihome vyera n'idirisha ryuguruye ririmwo ibiyo bibonerana, mw'ishure harimwo intebe z'ishure zikozwe mu mbaho n'ivyuma, iruhande rwazo hari izikozwe mu mbaho gusa, hejuru naho hari amatara, hasi hari isima ishashe neza.

Icumba c'ishure, ry'intango, cubakishijwe amatafari aturiye; kirimwo intebe z'abanyeshure, zikozwe mu mbaho; iruhande rwazo, hari idirisha rinini, rifise ibiyo bibonerana; hasi hari isima isashe neza, hejuru hari itara.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye hasi hari isima isashe neza n'abanyeshure hirya gato hari amashurwe n'ivyatsi n'ibiti vyinshi bifise amashami menshi hejuru naho hari ikirere.

Ikigo c'ishure ryisumbuye gifise inyubakwa y'igorofa n'ayandi mashure yubakishijwe amatafari aturiye, mu mbuga y'ubwatsi hari abanyeshure biga mw'ishure ryisumbuye bambaye inkuzu z'ishure, hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi n'ibiti vyinshi, hejuru hari ikirere gikeye.

Indwi iheze Nizigiymukiza mutoyi wanje n'abandi banyeshure bigamwishure ryisumbuye baguze isakoshi y'ishure ibihumbi mirongo indwi ry'amafaranga y'amarundi ninziza irakomeye cane kandi irazimvye

Ikigo c'ishure gifise ishure ry'igorofa ryubakishijwe amatafari aturiye ku gihome hariko amarangi yera, imbere mu kigo harimwo igiti, hejuru hari ikirere cera hasi naho hari imbuga y'umusenyi.

Hasi hari ubwatsi bwinshi imbere yabwo hari igihome gisize irangi ryera kiriho igishushanyo c'umwigeme afise umushatsi mwinshi wirabura, ufise ikayi y'ibara ry'icatsi mu ntoke yicaye kw'ikinga ry'abamugaye hejuru y'igihome hari ikirere.

Ikigo c'ishure ryisumbuye gifise ishure ry'igorofa vyubakishijwe amatafari aturiye ifise imiryango itukura, n'amadirisha atukura afise ibiyo bibonerana, hasi hari isima isashe neza hejuru naho hari ivyuma bisize irangi ritukura n'ikirere gikeye.

Icumba c'ishure kirimwo intebe z'ishure zikozwe mu mbaho, inyuma y'intebe hari ikibaho candikishijwe ko ingwa yera hejuru y'ikabati y'umwigisha ikozwe mu mbaho hariho idirisha rinini bifise ibiyo bibonerana.

Icumba c'ishure gifise amadirisha abiri gifise igihome gisize iranga ryera n'ibitukura harimo n'intebe z'abanyeshure zikozwe mumbaho n'ivyuma hasi hari isima hejuru hari amatara abiri ariko araka.

Icumba c'ishure kirimwo imeza n'intebe z'ishure zikozwe mu mbaho kiriko amakaye n'ibitabo vy'abanyeshure imbere hari igihome gisize irangi ryera kiriko n'impapuro zera hasi hari isima.

icumba c'ishure kirimwo intebe zikozwe mumbaho kiri ko ibitabo na makaye imbere naho hari ikibaho candikishijwe ko ningwa yera iruhande rwaco hari umuryango wuguruye ufise ibara ry'ubururu hejuru hari itara

Ikigo k'inini gifise inzu z'amashure zitandukanye hagati mu kigo harangwa n'itongo ry'ubwatsi bw'icatsi kibisi inyuma y'ubwo bwatsi hari inyubako y'ishengero ifise umusaraba; amabati atukura abanyeshure bambaye intuzu z'ishure; hari n'ibiti vyinshi.

Ikigo c'ishure gifishe amashure y'intango n'ayisumbuye, kirimwo Bizimana, Mwezi na bagenzi be b'abanyeshure, imbere y'amashure hateye amashugwe n'ibiti vyinshi cane, hasi hari imbuga y'ibivu, hejuru naho hari ikirere gikeye cane.

Ikibaho c'ishure candikishijwe ko n'ingwa kiri ko udupapuro dufise amabara atandukanye hari agafise ibara ry'umuhondo, iritukura ,iryubururu, ibara ryera, iryirabura, iryicatsi nandi menshi atandukanye.

Inyubakwa y'indambarare, ishaje cane yononekaye, ifise igihome gisize irangi ryera, n'amabati yononekaye, imbere mu mbuga hari icuma gishinze, hirya gato hari igiti, hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure kirimwo intebe n'imeza zikozwe mu mbaho imbere ku gihome hari ko impapuro nyinshi zera zanditsweko amajambo iruhande rw'ubumamfu hari idirisha ririko igitambara c'idirisha n'isaha yera hejuru na ho hari itara ririko rirakara.

Nsengimana, Ininahazwe, n'uwundi munyeshure, mugenzi wabo, bari mu kigo c'ishure ry'intango, bariko barakina; imbere y'abo, hari amashure, n'ibiti vyinshi, kandi bifise, amashami menshi, y'icatsi kibisi; hasi, hari imbuga y'itaka, irimwo ivyatsi.

Umuryango w'ivyuma bitukura wuguruye hasi hari ivyatsi imbere hari ikigo c'ishure ryisumbuye gifise ishure ry'igorofa ryubakishijwe amatafari aturiye gifise imbuga y'ibivu imbere hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure gifishe amashure yubakishijwe amatafari aturiye n'imiryango y'ubururu hanze hari imbuga y'itaka n'abanyeshure bambaye impuzu z'ishure bariko barakina inyuma y'ishure hari ibiti vyinshi hejuru naho hari ikirere.

Icumba c'ishure kirimwo intebe z'ishure nyinshi yikomeye gikozwe mumbaho n'ivyuma hasi hari isima isashe neza gifise n'ibihome bisize irang igera ku gihome kiri inyuma y'intebe, hariho ikibaho canditsweko ningwa yera.

Ikibambazi cera kiriko urupapuro rwanditseko amajambo yirabura, hejuru gato y'urupapuro hari isakoshi y'ishure nziza yirabura umushingantahe yaguriye mutoyi wanje irakomeye iranazimvye.

Ikigo kirimwo umwana mutoyi ,yiga mu mashure y'intango, ahetse isakoshi hirya hari abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru, hasi hari ivu ,n'ubwatsi, inyuma y'ikigo hari Ibiti vyinshi hejuru hari ikirere.

Umwigisha wambaye amataratara wicaye ku ntebe iri mw'isomero ry'ibitabo iruhande rw'iwe hari indi ntebe iticaye ko umuntu imbere y'iwe hari imeza ifite ibara ry'umuhondo iri ko ibitabo bishasha vy'abigisha n'ivy'abanyeshuri bigame ishuri ryisumbuye.

Ni igihe co kwezwa na mugenziwe w'umunyeshure bari mu cumba c'ishure kirimwo intebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma bgifise ibihome vyera n'amadirisha manini afise ibiyo bibonerana, imbere hari ikibaho hejuru gato hari insamirizi.

Hasi hari ubwatsi bwiza cane bw'icatsi kibisi n'amashugwe hirya gato hari inyubakwa zibiri zisize irangi ryera imbere yazo hari ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure gifise amadirisha manini n'umuryango w'ibara ry'ubururu wuguruye harimwo intebe z'ishure zikozwe mu mbaho ziriko n'amasakoshi imbere hari ikibaho intebe n'imeza vy'umwigisha hejuru naho hariko amatara.

Hasi hari umusenyi imbere hari ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye kirimwo abanyeshure bambaye impuzu z'ishure gifise ubwatsi bwiza bw'icatsi kibisi imbere na ho hari igiti gifise amashami menshi hejuru na ho hari ikirere.

Aho abanyeshuri bafungurira harimwo intebe nyinshi nziza zikozwe mumbaho imbere yazo hari imeza nziza zisashe ko ibitambaro by'imeza imbere naho hari igihome gisize iranga igera hasi hari isima isize iranga igicatsi hejuru naho hari amatara abiri.

Ikibambazi cubakishijwe amatafari aturiye kiriko urupapuro ushushanyijweko inzu ifise umuryango umwe, amadirisha abiri afise amabara atandukanye iritukura, iryicatsi kibisi niry'ubururu.

Isomero ryiza cane rifise ibihome vyera hejuru hari amatara menshi ariko araka, harimwo utubati twinshi turimwo ibitabo vy'ibiharuro n'ibindi vyinshi cane bitandukanye, imbere naho hari imeza zibiri zera n'intebe zitatu zirabura.

Ishure rifise imiryango n'amadirisha by'ibara ry'ubururu amadirisha afise ibiyo vyononekaye imbere y'ishure hari isima n'imbuga y'itaka iteyemo igiti kinini c'ingazi n'ishurwe ryibara ry'umuhondo hejuru hari ikirere.

Ikigo c'ishure ryisumbuye. Amashure yaco n'inyubakwa z'igorofa nini kandi nziza zubakishijwe amatafari aturiye. Mu mbuga hateye amashurwe, ubwatsi n'ibiti bifise amashami menshi. Hejuru n'aho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha n'imiryango vy'ibaragera amadirisha afise ibiyo bibonerana imbere y'ishure hari imbuga y'ibivu; inyuma y'ikigo hateye ibiti vy'amashami y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

hasi hari isima yerekera ku vyumba vy'ishure bifise amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'ubururu n'ivyuma vyinshi vy'ubururu bifashe amabati, mu mbuga y'ishure hari ibiti vyinshi, hasi hari umusenyi n'ivyatsi, naho hejuru hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure ry'intango kirimwo abigisha babiri, Mugisha wambaye impuzu zera, ku ruhande rw'ibubapfu hari umwigisha w'umukenyezi, inyuma yabo hari ikibaho c'ishure, imbere yabo naho hari imeza iriko ibitabo n' amakaye vy'abigisha, hasi hari isima.

Ikigo c'ishure ry'intango rifise amadirisha afise ibiyo vyononekaye n'imiryango y'ibara ry'ubururu imbere hari imbuga y'ibivu ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo abanyeshuri bambaye impuzu z'ishure bariko barakina hari umwigisha inyuma y'ikigo hateye ibiti bifise amashami menshi.

Ikigo c'ishure kirimwo mwambutsa wikoreye isakoshi mu mugongo wa gasore n'abandi banyeshure biga mu mashure y'intango bariko baraganira mu mbuga y'itaka iteyemwo ibiti vyinshi amashurwe imbere na ho hari umurima w'ibigori hariho n'ibendera.

Abana batoyi bahetse mu mugongo isakoshi biga mw'ishure ry'incuke bari kwa mugisha baje kuraba niba, ariko arakora ibitumbura vyo kubaha mu gitondo bagiye kw'ishure.

Icumba c'isomero kirimwo abigisha babiri umukenyezi n'umugabo inyuma yabo k kibambazi hariko ikibaho imbere naho hariho intebe z'ishure zikozwe mu mbaho n'imeza nyinshi ziriko ibitabona makaye.

Ikigo ciza gifise ishure ry'igorofa ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'ubururu, imbere y'ishure hari intebe zibiri zera hari n'amashugwe n'ibigega bibiri binini hejuru hari ikirere.

Ikigo c'ishure ry'intango gifise amashure afise amabati y'ibara ry'ubururu, imiryango n'amadirisha vyirabura, hanze hari imbuga y'itaka, ibiti n'amashurwe, hari umuduga, abigisha n'abanyeshure bambaye impuzu z'ishure bariko barakina.

Icumba c'ishure, ryisumbuye, gifise ibihome vyera, n'ikibaho c'ishure, candikishijweko, amajambo, n'ingwa yera; hejuru yaco, hari insamirizi yirabura, hasi yayo, hari umuryango mwiza, wuguruye, ufise ibiyo bibonerana.

Hasi, hari isima, isashe neza; imbere, hari inzu, yubakishijwe amatafari aturiye, ifise amabati, y'ibara ry'ubururu, afashe ku vyuma bibiri, bitukura; ku gihome c'inzu, hariko impapuro nyinshi, zera, zanditseko amagambo, yirabura.

Ikigo c'ishure ryisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'umuhondo mu mbuga hari umwana mutoyi i ruhande rw'igihome hari amashurwe n'ivyatsi hejuru na ho hari ikirere gikeye.

Ishuri ryiza rya kijambere ifise imeza nyinshi intebe zifise ibara ryirabura igihome gifise ibara ryera n'imboneshakure iri ku gihome, n'amakaye, n'ibitabo, n'intebe ikozwe mu biti hasi hubakishije amakaro.

Rwagasore, mwambutsa na bagenzi be b'abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza bariko bakinira mu kigo ca ngagara bambaye imuza nkano z'ishuri ryabo nizeye imana ni we uri mbere afise umupira wo gukina mu ntoki.

Icumba c'ishuri c'irimwo ikibaho candikishijwe ko ingwa yibara ryera gifise idirisha ry'ibara ry'ubururu n'i biyo vyera igihome cera hasi hariko nisima uravye hanze y'idirisha hari irindi shuri ryubakishije amatafari aturiye.

Igihome ciriko akantu bakirizaho itara kiriko ni'urugi rw'ibara ritukura ruriko agapapuro kiba aragyera rwandikishijeko umubare gatatu n'ingwa yiba aragyera, kandi ruriko n'ingufuri ku rugi.

Ikigo c'ishuri gifise amashuri n'imisarani yubakishije amatafari aturiye imiryango ifise ibara ry'icatsi amashurwe ikigega cirabura ibumpafu bw'ikigega hari umwana mutoyi umugabo wambaye inkofero itukura n'ikirere.

Mwarimo umugisha ari kumwe n'abana batoyi bariko barakinira imbere y'ishuri ryubakishije amatafari aturiye imyenda imanitse imbere harimwo umupira utukura ibikapu n'ibiti imbere.

Umwarimu w'umukenyezi ari mw'ishuri ariko yigisha ahetse umwana mu mugongo yambaye impuzu zera, ariko yigisha abanyeshuri batoyi imbere ku kibaho abanyeshuri bamanitse ukuboko ngo basubize ikibazo yatanze.

Hasi hari imishugwe, ivyatsi n'isima n'amabuye n'ikigega kinini cane ca Mwambutsa Wantare Cambarantama kiri imbere y'inzu zitatu zifise amategura hejuru, hari n'ikirere cera.

Umusarani rusangi, ufise amabati yirabura, imiryango y'ibiti; hari amashami y'ibiti hejuru, n'ikirere, n'igishushanyo, cerekana ko, hemewe abakenyezi gusa; imbere yawo, hari n'ibarabara.

Rwagasore na Mugisha babishuye ibihumbi mirongo ibiri vy'amarundi none baguriye mutoyi wanje igikapo kinini ciza kizimvye gishasha gifise ibara ryirabura n'ibara ry'ubururu, imishumi ikomeye cane co kujana kw'ishure.

Igorofa, ryubakishije amatafari aturiye, rifise n'ivyuma, vy'ibara ry'ubururu, hasi hari ivu, n'ivyatsi; imbere y'igorofa, hari ibiti, munsi y'igiti, harimwo umuntu; hama n'ikirere cera, gifise n'ibara ry'ubururu.

Bizimana ,Mwambutsa na bagenzi bebe abanyeshuri bari mu kigo ca leta kiri mu ngagara gifise amashuri y'amatafari amabati atukura imiryango ifise ibara ry'ubururu n'inkingi z'ivyuma ishamba inyuma y'ikigo n'imisarani imbere y'amashuri.

Ikigo c'ishure gifise amashure afise amatafari aturiye n'ibiti inyuma, Harerimana na Mwambutsa na Mugisha bicaye imbere y'ishure bariko bafata icigwa, hejuru hari ikirere.

Icumba c'ishure ry'intango gifise ibihome vyera hejuru hari amatara ariko araka kirimwo abanyeshure biga mw'ishure ry'intango bicaye ku ntebe z'ishure zikozwe mu mbaho bafise imeza imbere zikozwe mu mbaho n'ivyuma.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye, afise imiryango isize irangi ryera, imbere yayo hari imbuga y'itaka irimwo ibendera, inyuma y'ishure hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi.

Icumba c'ishure ry'incuke gifise ibihome vyera n'ikibaho c'ishusho kirimwa umwigisha w'umukenyezi n'umuyobozi w'ikigo n'abanyeshure batoyi bicaye mu ntebe zikozwe mumbaho n'ivyuma hasi hari isima isashe neza.

Ikigo c'ishure kirimwo abanyeshure benshi n'abigisha babo bahagaze mu mbuga y'itaka bariko bararirimba ihimbaza ry'igihugu hari abigeme babiri bahagaze imbere y'amabendera abiri harimwo n'ibendera ry'igihugu cu Burundi hirya yabo hari ibiti vyinshi.

Ibarabara ry'ibivu iri mu kigo c'ishure ririmwo amabuye ,iruhande rw'ububafu hateye ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hasi hari ivyatsi, hejuru naho hari ikirere kirimwo umuco mwinshi.

Hasi hari ivyatsi ,hirya gato yavyo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hari n'igihome cubakishijwe amatafari aturiye, inyuma yaco hari inzu nziza zifise amabati atukura.

Ikigo c'ishure ryisumbuye kirimwo abanyeshure bambaye inpuzu z'ishure bari imbere y'amashure afise imiryango yirabura yijya gato yabo hari ibyatsi ibiti bifise amashami menshi n'ibendera hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure gifise ishure ryubakishijwe amatafari aturiye inyuma yaryo hari ikigega cirabura kiri mu mbuga y'itaka irimwo ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru hari ikirere gikeye.

Ininahazwe, sinduhije cambarantama n'abandi banyeshure bigamye ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha bambaye inkuzu z'ishure bahagaze inyuma y'ishure ryubakishizwe amatafari aturiye bifise amadirisha y'ibara ry'ubururu hasi hari isima isashe neza.

Ikigo c'ishure gifise ishure ry'igorofa ryubakishijwe amatafari aturiye, imbere yaryo hari imiduga itandukanye harimwo iyera, imbere mu kigo hari imbuga y'itaka iteyemwo ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, iruhande rwavyo hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Icumba c'ishure, ryisumbuye, gifise idirisha, rifise ibiyo bibonerana; kirimwo Bikorimana, Nsengimana, n'abandi banyeshure; bambaye impuzu z'ishure, bicaye mu ntebe, zikozwe mumbaho, n'ivyuma; imbere y'abo, hari umwigisha w'umukenyezi, n'ikibaho c'ishure.

Ikigo c'ishure ryisumbuye kirimwo biza imana n'abandi banyeshure gifise ishure ry'igorofa nandi mashure yubakishijwe amatafari aturiye imbere yayo hari amashurwe n'imbuga y'itaka iteyemwo igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru hari ikirere.

Icumba c'ishure ry'intango gifise ibihome vyera n'idirisha rifise ibiyo bibonerana. Harimwo abanyeshure bicaye mu ntebe z'ishure zikozwe mu mbaho. Imbere y'abo hari umwigisha ahagaze imbere y'ikibaho c'ishure, iruhande rw'iwe hari umuryango wuguruye.

Ikigo c'ishure ryisumbuye kirimwo Bigirimana n'abandi banyeshure ,gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye ,amashurwe ,ivyatsi, gifise n'imbuga y'itaka, hejuru naho hari ikirere gikeye.

Hasi hari isima yononekaye imbere yaho hari imbuga y'ibivu irimwo ivyatsi n'igiti kinini gifise amashami meshi y'icatsi kibisi hirya gato hari abanyeshure inyuma yabo hari inyubakwa y'igorofa hejuru naho hari ikirere.

Ibarabara ry'ibivu ririmwo Kaneza, Kanyange n'abandi banyeshure biga mw'ishure ry'intango, bambaye impuzu z'ishure iruhande rwabo hari ivyatsi n'igihome hirya gato hari imiduga n'ibiti vyinshi bifise amashami menshi.

Hasi hari imbuga y'ibivu irimwo ivyatsi n'ikigega hirya gato hari ibiti vyishi bifise amashami meshi n'ibendera ry'igihugu cu Burundi gishinze imbere y'amashure hejuru hari ikirere gikeye.

Hasi hari isima isashe neza imbere yayo hari inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha abiri afise ibiyo bibonerana hejuru iriko icapa n'itara inyuma yayo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi.

Kanyange n'abwiza bambaye impuzu z'ishure bari mu kigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'ubururu iruhande rwabo hari imbuga y'itaka irimo ivyatsi hirya gato hari amashugwe.

Icumba c'ishure ry'intango umuyobozi wacu yigiyemwo akiri mutoyi gifise ibihome vyera kirimwo intebe nyinshi z'abanyeshure zikozwe mumbaho inyuma yazo hari ikibaho c.ishure kiri ku gihome hasi hari isima ishaje.

Ikigo c'ishure ryisumbuye kirimwo nwambutsa mwezi na bagenzi be baba nyeshure bari hagati y'amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'ubururu hejuru naho hari ikirere kirimwo umuco.

Hasi hari imbuga y'ibivu irimwo Mugisha wambaye impuzu zera, ufise ikinga uri munsi y'igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hirya gato hari inzu yubakishijwe amatafari aturiye, hejuru hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure gifise intebe n'imeza z'abanyeshure zikozwe mu mbaho n'ivyuma, imbere yazo hari imeza y'umwigisha ikozwe mu mbaho n'akabati k'umwigisha kariko ibitabo vyinshi imbere yavyo hari ikibaho cyanditsweko amajambo n'ingwa yera.

Ikigo c'ishure ry'intango gifise inyubakwa y'igorofa yubakishijwe amatafari aturiye imbere yayo hari imbuga y'itaka irimwo ivyatsi amabuye n'abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru inyuma yabo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi.

Hasi hari imbuga y'ibivu, irimwo imiduga myinshi, ifise amabara atandukanye, iyirabura, iyera, n'indi myinshi cane; hirya gato, hari inyubakwa y'igorofa, yubakishijwe amatafari aturiye; hejuru naho, hari ikirere.

Icumba c'ishure kirimwo ingoma yononekaye inyuma yayo hari imbaho zifise ibihome bisize irangi ryera n'umuryango wera kandi wuguruye hasi hari isima ku gihome hari ikibaho canditsweko amajambo n'ingwa yera.

Ikigo c'ishure, ryisumbuye, kirimwo ivyatsi, umurima; imbere yawo, hari Mwezi, na Bigirimana, bahagaze imbere y'amashure, yubakishijwe amatafari, aturiye; inyuma yayo, hari ibiti vyinshi, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi.

Icumba c'ishure gifise ibihome vyera n'amadirisha abiri arimwo umuco mwinshi afise ibiyo bibonerana mu ishure harimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mumbaho n'ivyuma hasi hari isima isashe neza.

Manirakiza ninahazwe Bigirimana n'abandi banyeshure bigamye ishure yisumbuye bariko barayaga bicaye mu kigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye imbere yayo hari imbuga y'itaka irimwo ubwatsi hama hejuru naho hari ikirere gikeye.

Inyubako y'igorofa yubakishijwe amatafari aturiye inyuma yayo hari umukenyezi wambaye impuzu z'ubururu iruhande rw'iwe hari ikibuga c'umupira w'amaboko hirya gato yaco hari ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hari n'abana bicaye ku musenyi imbere hari imiduga ifise amabara atandukanye.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera n'amatara hejuru, kirimwo Nsabimana n'abandi banyeshure bicaye mu ntebe z'ishure zikozwe mu mbaho n'ivyuma ,imbere yabo hari umwigisha w'umwigeme wambaye impuzu zirabura, inyuma y'iwe hari ikibaho c'ishusho.

Icumba c'ishure, gifise ibihome vyera, biriko n'ibitambara, vy'amadirisha, kirimwo Bikorimana, Keza, n'abandi banyeshure; bicaye mu ntebe, zirabura; imbere yabo, hari umwigisha, ariko arabigisha, ibiri ku kibaho c'ishusho.

Ikigo c'ishure ry’isumbuye gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye imbere yayo hari ubwatsi bwiza amashurwe n'ibiti hejuru naho hari ikirere gikeye kirimwo umuco mwinshi.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kirimwo ubwato bwiza n'umupira w'amaguru iruhande rw'ibubamfu hari intebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma bishinze biri ko amatara inyuma y'ikibuga hateye ibiti vyinshi bifise amashami meshi y'icatsi kibisi.

Ikigo c'ishure ryo mu kanyosha ,gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye, hejuru hariho amabati hama uriko winjira mu kigo hari igihome cera, kiri ko umuryango w'ibara ry'ubururu ,imbere mu kigo hateyemwo igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi ,hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye, mu mbuga y'ishure harimwo amabendera abiri ,ubwatsi n'amashugwe n'ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hejuru naho hari ikirere.

Icumba c'ishure ry'intango cubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha arimwo umuco mwinshi, kirimwo Bizimana, Keza n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'ishure, harimwo n'intebe z'abanyeshure zikozwe mumbaho.

Ikigo c'ishure, gifise amashure, yubakishijwe amatafari, aturiye, harimwo n'ishure, risize irangi ryera; imbere yaryo, hari abigisha babiri, amashurwe, igiti, n'imbuga y'itaka, irimwo ibendera, ry'igihugu c'Uburundi; hejuru naho, hari ikirere, gikeye cane.

Icumba c'ishure gifise ibihome vyera n'idirisha rifise ibiyo vyononekaye n'ishure harimwo intebe y'abanyeshure ikozwe mu mbaho n'ivyuma imbere yayo hari imeza y'umwigisha inyuma yayo hari ikibaho c'ishure hasi hari isima isashe neza.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise amadirisha y'uguruye afise ibiyo bibonerana n'ibihome bisize iranga ryera nishure harimwo intebe zikozwe mu mbaho akabati karimwo ibitabo n'imeza ziriko inyabwonko hasi hari isima.

Icumba c'ishure, kirimwo abanyeshure, biga mw'ishure, ry'intango, bicaye mu ntebe z'ishure, zirabura; imbere bafise ameza, akozwe mu mbaho; Mugisha afise impapuro, ziri ku meza, imbere yiwe, n'imakasi mu ntoki; hari umwigisha ahagaze, imbere y'abanyeshure.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera n'amadirisha afise ibiyo bibonerana, mw'ishure harimwo intebe zikozwe mumbaho n'ivyuma hejuru hari itara, hasi hari isima ishashe neza.

Mwambutsa wambaye amataratara, Bigirimana n'undi munyeshure biga mu ishure ryisumbuye, bambaye impuzu z'ishure zera, bari kumwe n'umwigisha wabo wambaye amataratara, inyuma yabo hari igihome cera n'umuryango wuguruye.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome bisize iranga ryera, kirimwo intebe n'imeza nziza zifise ibara ryera, imbere yazo hari umuryango wuguruye, iruhande rwawo hari ikibaho c'ishusho n'imbonakure yirabura.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera n'amadirisha abiri yuguruye afise ibiyo bibonerana kirimwo intebe zikozwe mumbaho n'ivyuma hasi hari isima isashe neza itukura inyuma y'intebe hari ikibaho c'ishure.

Ikigo c'ishure kirimwo Ndayishimiye n'abandi banyeshure biga kw'ishure ry'intango, gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye, hasi hari imbuga y'ibivu irimwo ivyatsi, hari n'ikigega cirabura cubakiyeko isima.

Inyubakwa isize irani ryera, hejuru hariko amatara menshi, hasi hari isima ishashe neza, iruhande rw'inyubakwa hari amashurwe, ivyatsi n'igiti gifise amashami menshi, hejuru hari ikirere kirimwo umuco mwinshi.

Icumba c'ishure, gifise igihome, cubakishijwe, amatafari aturiye, kiriko ikibaho c'ishure, canditsweko amajambo, menshi, n'ingwa yera; hejuru y'ikibaho, hari umusaraba mutoyi, hasi naho, hari isima, isashe neza.

Hasi hari ibivu n'amabuye imbere yayo hari igihome cera n'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye gifise umusingi w'amabuye mu kigo c'ishure harimwo abanyeshure bambaye impuzu z'ishure n'ibiti bifise amashami menshi hejuru hari ikirere.

Hasi hari imbuga y'ibivu, irimwo umuduga; imbere yayo, hari inzu, isize irangi ryera, n'iritukura, n'abantu babiri; inyuma y'abo, hari ibiti vyinshi, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; hejuru naho, hari ikirere gikeye.

Ibarabara ry'ibivu ririmwo Mugisha n'umuduga wera iruhande rwawo hari igihome cera kiri imbere y'inyubako y'igorofa ifise amadirisha amwe namwe adafise ibiyo. Yubakishijwe amatafari aturiye hejuru hari ikirere.

Hasi hari imbuga y'ibivu iruhande rwayo hari ivyatsi hirya gato gato hari inzu isize iranga ritukura ifise amabati y'ibara ry'ubururu, inyuma yayo hari iyindi nzu yubakishijwe amatafari aturiye n'igiti gifise amashami menshi.

Ibigega bibiri bikomeye cane biri inyuma y'inyubakwa y'igorofa yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha afise ibiyo bibonerana asize irangi ry'ubururu hejuru hari ikirere gikeye.

Abanyeshure bigamw'ishure ryisumbuye bambaye impuzu z'ishure bari hamwe n'umuyobozi w'ishure wambaye amataratara, bari mu cumba c'isomero k'irimwo ububati bukozwe mu vyuma burimwo ibitabo vyibiharuro ivyakahise n'ibindi vyinshi cane, inyuma yabo hari intebe zera.

Hasi hari imbuga y'itaka irimwo ibendera ry'igihugu c'uburundi, amashugwe, ivyatsi, n'igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi n'abanyeshure bambaye inpuzu z'ishure bari imbere y'ishure y'igorofa hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure ry'intango co mu kanyosha ,cubakishijwe amatafari aturiye ,kirimwo Mugisha n'uwundi munyeshure mugenzi we ,iruhande rwabo hari igiti kinini gifise amashami menshi ,y'icatsi kibisi ,hasi naho hari isima isashe neza.

Icumba c'isomero, kirimwo ububati burimwo ibitabo Vyinshi ,vy'abanyeshure bigamwe ishure ryisumbuye kandi bifise akamaro ,harimwo ibitabo vy'ibiharuro ivyakahise ,ivy'uburimyi n'ibindi vyinshi cane, hasi naho hari impuzu n'isima isashe neza.

Inyubako y'igorofa yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha afise ibiyo bibonerana, imbere yayo hari ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, amabuye, ubwatsi, n'amashugwe hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye, afise umuryango utukura n'idirisha ridafise ibiyo, imbere y'ishure hari imbuga y'itaka hejuru naho hari ikirere gikeye.

Abanyeshuri batoyi, bambaye impuzu z'ishure, bari hamwe n'umwigisha, bahagaze mu kigo c'ishure, ry'intango, gifise amashure, yubakishijwe amatafari aturiye; imbere yayo, hari imiduga, n'ibiti vyinshi, bifise amashami menshi.

Icumba c'ishure gifise amadirisha arimwo umuco mwishi afise ibiyo bibonerana gifise ibibambazi bisize irangi ryera n'iritukura imbere mw'ishure harimwo intebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma hasi hari isima.

Icumba c'ishure ry'iyintango, k'irimwo ndayishimiye nundi munyeshuri mugenzi we, bicaye ku ntebe z'ishure zikozwe mumbaho ,iruhande rwabo hari umuryango n'amadirisha bifise ibiyo vyononekaye, hasi n'aho hari isima yononekaye.

Inyubakwa y'igorofa, nziza, yubakishijwe amatafari aturiye; imbere yayo, hari ubwatsi bwiza, n'amashurwe meza cane, n'amabendera, ari imbere y'ibiti, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; hejuru naho, hari ikirere gikeye.

Hasi hari isima, iruhande rwayo, hari amabuye, amashurwe, n'ibiti vyinshi, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; imbere yavyo, hari inyubakwa y'igorofa, ifise amadirisha, afise ibiyo bibonerana; hejuru naho, hari ikirere.

Ivyyuma bibiri vy'ubururu bishinze hagati ya kaneza ufise isakoshi mu mugongo uri kumwe n'abandi banyeshure bigamwe ishure ry'intango bambaye inpuzu z'ishure hasi hari ishima imbere yayo hari imbuga y'ibivu ivyatsi n'igiti c'ingazi.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye, imbuga y'ishure iteyemwo ibiti vyinshi cane bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hasi hari ibivu n'ivyatsi, imbere hari ibendera, hejuru naho hari ikirere.

Inyubakwo nini cane isize irangi ryera n'amadirisha menshi manini afise ibiyo bibonerana, hariko n'ivyuma ku madirisha. Hasi hari ivyatsi, imbere y'inyubakwa hari igiti, hejuru n'aho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure ry'intango kirimwo mutaga ufise isakoshi yirabura n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'ishure bicaye mu ntebe bariko baraba umwigisha yambaye impuzu zirabura uri mbere y'ikibaho i ruhande ryiwe hari amadirisha abiri yuguruye.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise amadirisha arimwo umuco mwinshi n'intebe z'ishure zikozwe mumbaho, inyuma yazo ku gihome hariho ikibaho canditswe ko amajambo n'ingwa yera ,hasi hari isima isashe neza.

Ikigo c'ishure ryisumbuye, gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye, gifise amadirisha manini afise ibiyo bibonerana, mu mbuga hari ubwatsi bwiza bw'icatsi kibisi, hari amashugwe n'igiti, hejuru naho hari ikirere.

Intebe zibiri imwe ikozwe mumbaho n'ivyuma iyindi nayo ikozwe mumbaho gusa imbere yazo hari imbuga y'ibivu irimwo n'amabuye hiryya gato hari imiduga itatu itandukanye iruhande rwayo hateye igiti imbere naho hari umuntu hejuru hari ikirere.

Icumba c'ishure gifise ikibambazi cera n'intebe z'ishure gikozwe mumbaho n'ivyuma rimwe murizo iteretseko ibitabo hari n'idirisha ririmwo umuco mwinshi hejuru yaryo hari isaha.

Hasi haribu inzu y'ishure yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha adafise ibiyo n'umuryango utukura wandikishijeko iba araryera n'ibiti biri inyuma y'inzu y'ishure n'ikirere hejuru.

Icumba c'ishure gifishe ibihome byera ku gihome hariho ikibaho cy'ishusho n'impapuro nyinshi cyane hijya gato hari akabati karimwo ibitabo by'abanyeshure hari intebe nziza zifise ibara ry'ubururu n'imeza zikozwe mu mbaho n'ivyuma hejuru naho hari amatara ariko araka.

Ikigo c'ishure canje gifise ibihome bikomeye vyubakishijwe amatafari aturiye hejuru hariko itara n'icapa kiriko amazina y'ikigo hama mwo imbere hateyemo ibiti vyinshi cane binini.

icumba c'ishure gifise igihome cera, n'umuryango w'ibara ry'ubururu, kirimwo umwigisha Bizimana, n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'ishure, bariko bararaba ku kibaho c'ishusho, iruhande rwaco hari imeza y'umwigisha.

Inyubakwa ifise amabati atukura n'ivyuma bishinze imbere yayo hasi hari isima imbere mu mbuga yayo hari ubwatsi bwiza bw'icatsi kibisi n'impene iriko irarisha i ruhande rwayo hari ibiti vyiza hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure, gifise idirisha, ririmwo umuco mwinshi; harimwo n'intebe, zikozwe mumbaho; hasi hari isima, imbere hari ikibaho, candikishijweko, n'ingwa yera; hariho n'imeza, n'intebe, y'umwigisha; iruhande rwayo, hari amakaye menshi cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza gifise isima isashe neza isize irangi ritukura niry'icatsi imbere naho hari urushundura rw'umupira w'amaboko inyuma y'ikibuga hari ivyatsi n'ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere.

Icumba c'ishure rya kaminuza kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe zitandukanye izikozwe mu mbaho n'izikozwe mu vyuma zirabura, imbere yabo hari mwigisha wambaye umupira w'ibara ryera ariko arigisha ahagaze imbere yabo.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye idafise n'inzugi imbere yayo hari imbuga y'ibivu inyuma yayo hari ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi inyuma y'ibiti hari inyubakwa y'igorofa hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha y'ibara ry'ubururu hanze y'ishure hari abanyeshure bambaye impuzu z'ishure hasi hari isima isashe neza hejuru naho hari ikirere gikeye cane.

Ugwaruka bw'abarundi ,rwambaye neza impuzu z'imigenzo n'imico yacu ,bariko baravyina kandi bavuza ingoma za karanga, mu kibuga c'ishure hirya gato hicaye abanyeshuri benshi bambaye impuzu z'ishure baryohewe cane.

Inyubako y'igorofa, yubakishijwe amatafari, aturiye; iruhande rwayo, hari ibiti, bifise amashami, menshi, y'icatsi kibisi; hari n'imiduga, y'ubwoko butandukanye, ihagaze mu mbuga, y'ibivu hejuru naho, hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, gifise amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'ubururu, imbere y'ishure hari imbuga y'itaka irimwo ubwatsi, hari n'abanyeshure bambaye impuzu z'ishure, hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo kirimwo ibiti vyinshi gifise amashure hafise amabati irabura hasi hari ivu hejuru na ho hari ikirere cuzuzo na mutoyi we bariko barakina umupira w'amaguru kw'itongo ry'ishure.

Hasi hari isima yononekaye, imbere yayo hari imbuga y'ibivu, hirya gato hari abantu inyuma yabo hari inyubakwa y'igorofa n'andi mazu iruhande rwabo hari igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere.

Abana biga mw'ishure ry'intango bariko bararaba umuduga wera uri inyuma y'ibendera ifise amabara atandukanye iryicatsi iritukura n'iryera imbere naho hari inzu y'ubudandaji inyuma yayo hari ibiti vyishi bifise amashami meshi cane.

Hasi hari imbuga y'itaka irimwo ivyatsi hirya yayo hari inzu y'umuyobozi w'ikigo c'ishure ryacu rya ngagara bitwa Bizimana yayubakishije amatafari aturiye inyuma yiyo nzu hateye ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Manirakiza, Nkurunziza na Hakizimana barikumwe n'abandi banyeshure biga mu kigo ca Cibitoki, bambaye impuzu z'ishure, bari hagati y'amashure yubakishijw amatafari aturiye, abanyeshuri bariko bakora inama hasi hari isima, hejuru naho hari ikirere.

Icumba c'isomero kirimwo isakoshi, imeza, n'intebe z'ishure zikozwe mu mbaho, ku kibambazi hejuru hariko ikibaho candikishijweko ingwa y'ibara ryera, ishuri rifise amadirisha n'umuryango w'ibara ry'ubururu.

Imiduga myinshi itandukanye ifise ibara ryera, iyirabura, n'iyindi myinshi, ziri mw'ibarabara riri iruhande rw'inyubakwa nini ifise amadirisha menshi cane, imbere naho hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi cane.

Icumba c'ishure gifise ibihome vy'ibara ry'umuhondo kirimwo intebe zikozwe mumbaho n'abanyeshure benshi bahagaze abenshi muribo bambaye impuzu z'ishure imbere yabo naho hari ikibaho iruhande rwabo hari idirisha n'umuryango wuguruye.

Nkambutsa na Mutoyi we ufise isakoshi yirabura barikumwe nabandi banyeshure bambaye impuzu z'ishure bari mu isomero bicaye ku ntebe zikozwe mumbaho iruhande rwabo hari igihome cera n'amadirisha abiri yuguruye.

Bizimana Mwambutsa na bagenzi be baba nyeshure biga mwishure ryisumbuye bambaye impuzu z'ishure bariko baduga iruhande rw'igihome cubakishijwe amatafari aturiye hejuru hari ikirere gikeye imbere naho hari imiduga igiti n'indi nyubakwa nziza.

Icumba c'ishure kirimwo Kaneza ufise isakoshi imbere y'iwe Bwiza n'abandi banyeshure biga mw'ishure ry'intango bicaye mu ntebe z'ishure bariko bararaba umwigisha uriko yandika amajambo ku kibaho kiri imbere ku gihome cera.

Icumba c'ishure ry'intango, kirimwo Kanyange w'umushatsi myinshi wambaye impuzu zirabura, n'abandi banyeshure benshi bigana, bicaye ku ntebe z'ishure, zikozwe mumbaho, n'imeza imbere yabo, mw'ishuri hasi hari isima.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ,isize n'irangi ryera, isakajwe amabati y'irabura, n'amadirisha y'irabura ,hama imbere yaho hasi hari imbuga y'itaka ,n'amabuye abiri matoyi ,iruhande naho hari amashugwe ,hejuru hari ikirere ,inyuma y'inyubakwa hateye igiti.

Imiduga itatu minini y'abanyeshuri biga mw'ishure rya kaminuza, iruhande rw'ayo hari ubwatsi bwiza bw'icatsi kibisi n'igiti gifise amashami menshi, hirya gato hari inyubakwa z'igorofa, hejuru naho hari ikirere gikeye.

Hasi hari ivyatsi biri ko agasanduku k'amakaramu y'ibiti y'amabara afise amabara menshi cane atandukanye harimwo iritukura irera ibara ry'ubururu iryicatsi iryo umuhondo nande mabara menshi, kandi meza cane.

Ikigo c'ishure gifise amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'ubururu, amadirisha afise ibiyo bibonerana hasi hari imbuga y'ibivu n'ubwatsi, hirya gato hari Mugisha n'uwundi munyeshure mugenzi we bose bambaye impuzi z'ishure hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure gifise amashure meza asize irangi igera hanze hari imbuga y'itaka irimwo ibyatsi n'ikibuga c'umupira w'amaguru yijya gato y'ikibuga hari igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hejuru naho hari ikirere gikeye.

Iri shure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise n'umuryango wirabura uriko n'ingufuri iri shure niryo nariko nkoreramwo ibiharuro n'amateka mfise ishavu abandi banyeshure bagenzi banje batsinze .

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise umuryango wuguruye ufise ibara ry'ubururu, wandikishijweko n'ingwa y'ibara ryera, imbere mw'ishure hari ikibaho, naho hasi hari isima.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha n'imiryango vyirabura amadirisha afise ibyo bibonerana mu mbuga y'ishure hari ibyatsi n'igiti kinini gifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere kirimwo umuco mwinshi.

Hasi, hari imbuga y'itaka, irimwo ivyatsi, n'igihome cubakishijwe, amatafari aturiye; inyuma yaco, hari inzu, isize irangi ryera; imbere yayo, hari Ndorimana na Havyarimana, wambaye inkofero yera; hirya gato, hari ibiti, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; hejuru naho, hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera n'idirisha rifise ibiyo bibonerana, hejuru hari amatara menshi ariko araka harimwo abanyeshure bambaye impuzu z'ishure bicaye ku ntebe inyuma yabo hari umwigisha, hasi hari isima isashe neza.

ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye hari ishure rifise umuryango wuguruye n'idirisha ritukura ridafise ibiyo hanze y'ishure hari imbuga y'itaka n'ivyatsi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure kirimo intebe z'ishure n'imeza y'umwigisha bikozwe mu mbaho rifise amadirisha atatu afise ibiyo bibonerana .imbere kukibaho handitse ko amajambo hasi hari isima hanze y'amadirisha naho hari amashugwe n'ibiti vyinshi .

Ikigo c'ishure ryisumbuye gifise amashure y'igorofa yubakishijwe amatafari aturiye hariko n'irangi ryera, mu mbuga y'ishure hari ivyatsi n'amashurgwe n'igiti minanimwezi n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'ishure.

Ikigo c'ishure ryisumbuye imbere yizi nyubakwa hari imbuga yitaka iruhande rwamashure hari amashugwe inyuma y'ikigo c'ishure hari ibiti binini vyinshi hejuru naho hari ibicu vy'imvura.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise umuryango w'ibara ry'ubururu wuguruye, mw'ishure harimwo imeza y'umwigisha, hari idirisha ryuguruye, imbere ku gihome naho hari ikibaho, hasi hari isima yononekaye.

icumba c'ishure kirimwo intebe z'ishure nyinshi zikozwe mumbaho n'ivyuma , imbere hari akabati kumwigisha, iruhande rwako hari idirisha, hari n'ibibaho bibiri kimwe candikishijweko ingwa yera, hejuru hari amatara

Icumba c'ishure ryisumbuye ,gifise ibihome vyera, n'amadirisha manini cane, afise ibiyo bibonerana ,rimwe muri yo riruguruye mw'ishure harimwo intebe z'ishure zikozwe mumbaho ,n'ivyuma hasi naho hari isima isashe neza.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha yirabura afise ibi yo bibonerana n'ibitambara vy'amadirisha, imbere yayo hari imbuga y'itaka iteyemwo igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hejuru na ho hari ikirere gikeye.

Mwezi, Kanyange na bagenzibe b'abanyeshure biga mw'ishure ry'intango, bambaye impuuzu z'ishure, mu mbuga y'ishure hari ubwatsi, amashure yubakishijwe amatafari aturiye, afise imiryango n'amadirisha vy'ibara ry'ubururu, hejuru hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure gifise umuryango w'ibara ryera wugaye irisomero ririmwo intebe zikozwe mumbaho n'ivyuma hejuru yazo hariko ibitabo vyinshi n'amakaye mbere ku gihome hari ikibaho iruhande rwaco hari isaha.

Ikigo c'ishure kirimwo abanyeshure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye n'amadirisha afise ibiyo bibonerana, imbere naho hari imbuga y'ibivu iteyemwo ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hejuru naho hari ikirere.

Icumba cy'isomero kirimwo intebe z'ishure zirabura zikozwe mu mbaho n'ibyuma imbere hari ikibambazi kicera kiriko ikibaho ibubaamvu bw'ikibaho hari amadirisha afise ibiyo bibonerana.

Igihome cubakishijwe amatafari aturiye kiriko n'umuryango wuguruye ufise ibara ry'ubwirabure ukomeye cane ukozwe mu vyuma wanditsweko n'ingwa y'ibara ryera umanitsweko udupapuro tubiri gatoyi na kanini.

Inyubako anini inyuma yayo hari amashurwe n'ikigega cinini cubakishijwe amabuye hasi hari ivyatsi n'ibarabara ryivu imbere na ho hari abantu inyuma yabo hari igiti hejuru na ho hari ikirere.

Ivyapa bibiri bifise ibara rygera biranga ikigo c'ishure yisumbuye biri kwibarabara ririmu c'ibitoki cya rugombo inyuma yabyo hari ibyatsi n'amashurwe n'ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hirya gato hari inzu hejuru naho hari ikirere.

Hasi hari imbuga y'ubwatsi bw'icatsi kibisi ,iruhande rwayo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi, mbere gato naho hari inyubakwa y'igorofa isize iranga ryera, n'amabati yirabura, inyuma yayo n'iburyo bwayo hari ibiti vyinshi bifise amashami menshi, hejuru naho hari ikirere.

Kaneza n'umugabo we Cubahiro bari kumwe n'abana babo batoyi mu muduga mushasha wera wanditsweko cubahiro uri mbere y'inzu, ibumbamfu bw'umuduga hari abantu n'igiti kinini inyuma y'inzu, i buryo bwabo hari ishami ryumye n'amashurwe.

Hasi hari ubwatsi imbere hari ibendera rifise amabara atandukanye iritukura, iryera n'ibara ry'icatsi, munsi y'ibendera hari amashurwe n'umuntu inyuma yiwe hari umurima w'ibitoke inyuma yawo hari ibiti vyinshi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye , rifise amadirisha arimwo muco mwinshi n'intebe z'abanyeshure zikozwe mumbaho, n'ivyuma imbere yazo, hari intebe y'umwigisha n'imeza ku gihome imbere hariho Ikibaho c'ishure.

Ikigo c'ishure ryisumbuye gifise inyubakwa y'igorofa nini, ifise ivyumba vy'ishure vyinshi , isize n'irangi ryera , abanyeshuri bambaye impuzu z'ishure , bahagaze imbere y'amashure bigamwo , hejuru y'inyubako hari ikirere.

Ikigo kirimwo, amashure yubakishije amatafari, aturiye, imbere hari ubwatsi, amashurwe, n'ibiti; Gahungu, Niyibizi, n'abandi banyeshure, bambaye impuzu z'ishure; hejuru, hari ikirere; iburyo bw'ikigo, hari igorofa.

Ikigwe c'ishure rya kaminuza gifise inyubako nini z'igorofa zubakishijwe amatafari aturiye zifise amadirisha menshi afise ibiyo bibonerana hasi hari imbuga y'ibivu n'ivyatsi iruhande rwayo hari amashurwe n'ibiti hejuru hari ikirere.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera biriko impapuro nyinshi cane ,hejuru har’ amatara abiri ariko araka n'abanyeshure bambaye impuzu z'ishure bicaye ku ntebe z'ishure zikozwe mumbaho ,imbere yabo har’umwigisha w'umwigeme.

Ikigo c'ishure vyubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha n'imiryango vy'ibara ritukura imbere y'ishure hari ikigega cirabura hasi naho hari imbuga y'ibivu hejuru naho hari ikirere gikeye inyuma y'ikigo hateye igiti.

Icumba c'ishure ry'intango cubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha menshi afise ibiyo bibonerana n'umuryango wuguruye mw'ishure harimwo kanyamu neza nsenga iyumva n'abandi banyeshure bicaye ku ntebe z'ishure zikozwe mu mbaho.

Ibarabara ry'ibivu, iruhande rw'iburyo n'ibubamfu bw'ibarabara hateye ibiti bifise amashami menshi, imbere naho hari ivyatsi vyinshi hirya gato hari inyubakwa y'igorofa yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha menshi cane, hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise idirisha ryera rifise ibiyo bibonerana n'umuryango wera wugaye ,iruhande rwawo hari ikibaho kiriko imbona kure nini, intebe yirabura n'imeza zikozwe mumbaho n'ivyuma hasi hari isima itukura.

Icumba c'ishure gifise ibihome vyera ku gihome hari ikibaho canditswe ko amajambo menshi n'ingwa yera ruhande rwaco hari igirisha ririmwo umuco hejuru yaryo hari amabati hasi naho hari isima.

Inzu yanje irakomeye cane ifise igihome cubakishijwe amatafari aturiye hasi hari isima ishashe neza imbere yayo hari amashugwe, ivyatsi n'igiti hama hejuru naho hari ikirere gikeye.

Inyubakwa y'igorofa yubakishijwe amatafaro iaturiye imbere y'igorofa hari igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi imbere yacu hasi hari amabuye manini, kandi menshi hari n'ivyatsi amashurwe hejuru na ho hari ikirere.

Hasi hari ubwatsi imbere hari keza n'abagenzi be b'abanyeshure yiga mw'ishure ryisumbuye iruhande rwabo hari inzu zifise amabati atukura n'ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Mahinga ufise isakoshi yirabura arikumwe n'abanyeshure bagenzi be, bose bambaye impuzu z'ishure bari mw'isomero, bicaye ku ntebe z'ishure zikozwe mu mbaho, iruhande rwabo hari amadirisha abiri yuguruye, arimwo umuco mwinshi.

Ikigo c'ishure ryisumbuye, gifise amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'ubururu, cubatswe n'abayobozi b'igihugu c'Uburundi, kirimwo abanyeshuri biga mw'ishure ryisumbuye, bambaye impuzu z'ishure bariko bayaga, imbere yabo hari imbuga y'itaka irimwo n'ubwatsi, hejuru hari ikirere gikeye.

isomero rifise igihome cubakishijwe amatafari aturiye k'iriko ikibaho c'ishusho n'igihome cubakishijwe imbaho harimwo abigisha babiri intebe z'ishure zikozwe mu mbaho hari n'imeza zikozwe mu mbaho zisize irangi zicatsi ziriko n'imashini z'incabwenge

Ikigo c'ishure ry'inshuke kirimwo abanyeshure batoyi umuyobozi w'ikigo n'abigisha b'abakenyezi bahagaze imbere y'ibendera ry'igihugu cu Burundi iruhande rwabo hari igiti inyuma y'ishure hari imisozi hejuru naho hari ikirere.

Ndayizeye rwa gasore n'abanyeshuri biga hamwe bari mu kiroro igisoza umwaka hari ibiti vyinshi cane ikirere n'ivyatsi vyinshi inzu ifise ibaragera n'intingi zera hari n'inzu zifise amabati atukura.

inzu yubakishije amatafari aturiye ifise n'impangu nini cane nayo yubakishije amatafari aturiye, hasi hari ivyatsi n'imiduga myinshi ifise amabara atandukanye izitukura, izera n'izirabura ,umukenyezi n'abagabo, n'ibiti biri inyuma.

Gisabo mwambutsa na bagenzi be b'uruvyiruko bo mu gihugu c'uburundi biganye mu mashuri yisumbuye basuye imirima iri hafi y'amashamba irimwo ibigori bafasha abaturage kurima no kubigisha ivyiza vy'iterambere ku gihugu c'uburundi.

Ntakarutimana ari gutanga icigwa ku banyeshure harimwo Kaneza wambaye umupira wera ufise imishatsi migufi ibumamfu bwe hari mutoyi wiwe ufise imishatsi miremire yirabura wambaye umupira wirabura.

Kanyana na ka nyange ni abanyeshuri bari kumwe na abagenzi babo mu kigo k'ishuri ca mutakura gifise amashuri afise amatafari aturiye n'igihome gifise ibara ryera, n'ibiti binini n'ikirere cera n'amabuye.

Inzu zibiri zubakishije amatafari aturiye zifise amadirisha abiri y'ibara ryubururu n'itara hejuru hari icapa inyuma hari ibiti vyinshi hasi hari isima.

Sinduhije na bagenzi be b'abanyeshuri bari mu kigo c'ishuri bambaye impuza nkano z'ikigo cabo cubakishije amatafari aturiye gifise amadirisha y'ibara ryera inkingi z'ibara ry'ubururu n'ibiti vyinshi igihome c'ibaragera n'ikirere.

Abakenyezi babiri bariko barinjira mu muryango hasi hari ivu, imodoka, inzu ifise ibara ryera n'amatafari atukura, hejuru hari ibiti n'ikirere cera kirimwo ibara ry'ubururu.

Kaneza wambaye isakoshi yirabura mu mugongo ari kumwe n'abandi banyeshure biga mw'shure ryisumbuye bariko bariga ubwubatsi bambaye inkofero zifise ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ivyuma vyishi.

Icumba c'ishure kirimwo Keza, Bwiza na bagenzibe b'abanyeshure n'umwigisha wabo, imbere yabo hari imeza zikozwe mu mbaho ziriko inyabwonko zirabura, inyuma yabo naho hari akabati karimwo ibitabo vyinshi.

Hasi hari ubwatsi bwiza n'amashurwe y'icatsi kibisi, imbere yayo hari imbuga y'itaka irimwo imiduga myinshi itandukanye, harimwo ibara ritukura, iyera n'iyirabura, iruhande rwayo hari umuntu, hijya gato hari inyubakwa y'igorofa.

Icumba c'ishure rya kaminuza gifise ibihome vyera, hejuru hari itara ririko riraka mw'ishure hari abanyeshure bambaye impuzu zera bicaye mu ntebe z'ishure iruhande rwabo hari amadirisha afise ibiyo bibonerana arimwe umuco mwinshi.

Inyubakwa y'igorofa isize irangi ryera n'iritukura ifise amadirisha n'imiryango bifise ibiyo bibonerana, imbere y'inyubakwa hari amashugwe n'ibiti vyinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, hasi hari ubwatsi bwiza, hejuru hari ikirere.

Ikigo c'ishure ryisumbuye kirimwo Bikorimana, Bigirimana n'abandi bigisha gifise ubwatsi bwiza cane n'amashurwe n'ibiti vyishi bifise amashami meshi y'icatsi kibisi hejuru hari ikirere gikeye cane.

Inyubako y'igorofa, isize irangi ryera, n'iritukura, ifise amadirisha n'imiryango, bifise ibiyo, bibonerana; imbere yayo, hari amashurwe, n'igiti, gifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; hejuru naho, hari ikirere gikeye.

Abanyeshure biga mw’ishure rya kaminuza bambaye impuzu zera harimwo Mugisha wambaye inkofero inyuma yabo hari igihome cera kiriko itara ririko riraka n'amadirisha manini afise ibiyo bibonerana.

Ikigo c'ishure ry'intango gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise imiryango n'amadirisha bisize irangi ryera imbere y'amashure hari ubwatsi n'amabendera inyuma y'ikigo hateye ibiti vyinshi bifise amashami menshi hejuru naho hari ikirere.

Icumba c'ishure gifise ikibambazi gisize irangi ryera kiriko itara n'ikibaho cishure canditswe ko amajambo n'ingwa yera, mwishure harimwo Bigirimana n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'ishure.

ikigo c'ishure rya kaminuza kirimwo imiduga yera umwana mutoyi imbere hari amashugwe ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye cane.

Icumba c'ishure, rya kaminuza, kirimwo intebe, n'ameza maremare, yirabura; atondetsweko, inyabwonko nyinshi, zirabura, ziteguye neza, ngo zifashe abanyeshure, mu butahuzi, no mu bindi bikorwa, bitandukanye, vyo kwiga, vyerekana iterambere, ry'ubuhinga.

Icumba c'ishure rya kaminuza gifise ibihome vyera hejuru hari itara ririkoriraka mwishure harimwo Mwambutsa, Cambarantama n'abandi banyeshure bigana imbere yabo hari umwigisha uhagaze imbere y'ikibaho c'ishusho.

hejuru hari ikirere gikeye hasi hari inyubako y'igorofa ifise amadirisha n'imiryango bifise ibiyo bibonerana imbere yayo hari amashugwe n'ubwatsi bwiza n'igiti kinini gifise amashami menshi y'icatsi kibisi

ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye n'amabuye hejuru hari ikirere hasi hari imbuga y'itaka iruhande rwayo hari ubwatsi n'ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi.

Ikigo c'ishure, gifise amashure, afise imiryango n'amadirisha, vy’ibara ryirabura; imbere y'ishure, hari amashurwe, n'ubwatsi bwiza; inyuma y'ikigo, hari ibiti vyinshi, bifise amashami menshi; hejuru naho, hari ikirere.

Hasi hari isima, isashe neza, y'icatsi kibisi; imbere yayo, hari amashurwe, n'ubwatsi bwiza; hirya gato, hari ibiti vyinshi, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; imbere yavyo, hari inzu zibiri, zisize irangi ryera.

Abanyeshure biga mw'ishure rya kaminuza bari mu cumba c'ishure gifise ibihome vyera n'idirisha ryuguruye ririmwo umuco mwishi rifise ibiyo bibonerana harimwo imeza ikozwe mu mbaho iriko ikaye n'inyabwonko yirabura iriko iraka.

Mugisha na Kanyange ufise umushatsi muremure wirabura, bari mu murima urimyemwo amateke ,imyumbati, ibigori n'ibitoki biri inyuma yabo, bariko bararaba ubwoko bw'itaka bw'umurima wabo, hirya gato y'umurima hari igihome c'inzu.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera ,n'idirisha ririko igitambara c'idirisha ,harimwo intebe ,n'ameza bikozwe mu mbaho n'ivyuma, Nizeyimana wigamye ishure ryisumbuye ,yicaye mu ntebe y'ishure, afise n'isakoshi yirabura, imbere ku gihome hariho ikibaho c'ishure canditsweko.

ikigo c'ishure ryisumbuye gifise amashure meza y'igorofa asize irangigera kandi afise ivyumba vy'ishure vyinshi mu mbuga y'ishure hateye ubwatsi bwiza n'amashugwe hari n'umuduga utukura iruhande rwawo hateye igiti.

Hasi hari isima iruhande rwayo hari amashurwe n'ubwatsi bwiza bw'icatsi kibisi hirya gato hari inyubakwa isize irangi ryera n'ibiti bifise amashami meshi y'icatsi kibisi hejuru hari ikirere.

hasi hari isima isashe neza, isize irangi ritukura, imbere yayo hari igihome cera, kiriko idirisha rinini risize irangi ry'ubururu , rifise ibiyo bibonerana biriko n'urupapuro rwanditsweko amajambo.

Icumba c'ishure rya kaminuza kirimwo abanyeshure b'abigeme abakenyezi n'abagabo bicaye mu ntebe z'ishure bariko bararaba ku ku kibaho c'ishusho kiri ku gihome cera n'umwigisha uhagaze iruhande rw'amadirisha ariko ibitambara vyayo.

Icumba c'ishure rya kaminuza kirimwo Kanyange ufise umushatsi muremure wirabura, n'abandi banyeshure bicaye mu ntebe z'ishure zikozwe mumbaho n'ivyuma, imbere yabo hari umwigisha n'ikibaho c'ishusho kiri ku gihome cera.

Ikigo canje nikigo cishure ryisumbuye kiri mu gihugu cu Burundi. Gifise ishure ry'igorofa risize irangi ryera rifise n'ivyumba vy'amashuri vyinshi imbere y'inyubakwa y'igorofa hari ikibuga c'umupira w'amaguru igiti amashurwe hejuru naho hari ikirere.

Ibarabara ryinjira hagati mu kigo; iryo barabara rigose itongo ry'ubwatsi bw'icatsi kibisi ririmwo n'icomeko c'ivyapa vyerekana amayira; n'igikingi, c'amabendera, gihagaze; inyuma, y'ubwo bwatsi, hari amashurwe, ibiti, n'inyubako nini; kandi hejuru hari ikirere kirangwa n'ibicu vyera.

Abanyeshure ba kaminuza umusore n'umwigeme bari hagati mu biti vyinshi vy'ibara ry'icatsi umusore yambaye inkofero afise indebakure mu gatuza kiwe kandi ariko yereka mugenzi wiwe iyo araba naho umwigeme uri iruhande rwiwe ariko arabira mu ndebakure.

Pikor imana wambaye amataratara afise urupapuro mu ntoki ari kumwe n'umuryango we imbereye hari imeza nziza ikozwe mu mbaho iri ko udutara dutoyi dufise amabara meza atandukanye inyuma yiwe hari igihome cera.

Bizimana, Nizigiyimana, n'abandi banyeshure, biga mu mashure yisumbuye, bambaye impuzu, zifise ibara ry'ubururu; hari n’umwigisha wabo, bariko barubaka igihome, bubakisha amatafari, aturiye; inyuma y'igihome, hari ibiti vyinshi.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye kirimwo abanyeshure bicaye mu ntebe zikozwe mu mbaho hari n'isakoshi yirabura imbere hari umwigisha w'umukenyezi inyuma ye hari ikibaho iruhande rwiwe hari amadirisha abiri yuguruye.

Inka y'umushingantahe yariko irisha muri ubu bwatsi buri imbere y'inyubakwa isize irangi ryera, hariho n'imiduga ibiri ifise ibara ryera n'ibiti vyinshi cane vy'icatsi, yagwaye inzoka zo mu nda none nabuze amahera y'umuti wayo.

Icumba c'ishure, kirimwo intebe, zitandukanye, hari izifise, ibara ry'ubururu, izirabura, izikozwe mu mbaho, n'ivyuma; n'imeza, zikozwe mu mbaho; hari n'abanyeshure, benshi; hejuru, hari amatara ariko araka; inyuma ku gihome, hari ikibaho; iburyo bw'abo, hari amadirisha abiri.

Inzu yubakishijwe amabuye n'amatafari aturiye ifise n'imiryango ibiri yugaye n'ingufuri, imiryango ifise ibara ryera, iburyo bwaho hari amashurwe, imbere naho hari ivyuma bibiri y'ibara ritukura, hasi hari amabuye.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo mwambutsa cambarantama n'abandi banyeshure biga mw’ishure ryisumbuye, bariko barakina umupira w'amaboko, iruhande rw'ikibuga hateye ibiti byinshi bifise amashami menshi y'icatsi kibisi hari ubwatsi n'umuduga.

Abafundi benshi bambaye impuzu z'abafundi n'inkofero z'abafundi bahagaze ku musenyi, inyuma yabo hariho inzu yariko yubakwa gusa itararangira, hirya gato yabo hari ibiti vyinshi cane hejuru naho hari ikirere gikeye.

Mahoro afise umushatsi mwinshi wirabura afise n'ikaye imbere yiwe ari kumwe n'abandi banyeshure bicaye mu cumba c'ishure kirimwo intebe n'imeza zikozwe mu mbaho n'ivyuma imbere ku gihome hari ikibaho c'ishusho ruhande rwacu hari idirisha.

ikigo c'ishure gyisumbuye nigamwo , gifise isomero rifise amadirisha n'imiryango vy'ibara ry'ubururu , umuryango wanditsweko amajambo n'irangi ryera ,ufise n'ibiyo bibonerana , ibihome bisize irangi ryera , imbere y'umuryango hari isima ishashe neza y'ibara ritukura.

Abantu benshi bahagaze imbere y'umuduga wirabura, iruhande rwabo hari amashurwe, inyuma y'amashurwe hari igihome cubakishijwe amatafari aturiye, inyuma yaco hateye igiti gifise amashami menshi, iruhande rwaco naho hari inyubakwa y'igorofa.

Icumba c'ishure kirimwo intebe z'ishure zikozwe mu mbaho n'ivyuma. Iruhande rw'intebe har'igihome cubakishijwe amatafari aturiye, kiriko n'ikibaho canditsweko n'ingwa yera. Hejuru y'ikibaho hari amadirisha afise ibiyobibonerana n'amatara abiri. Inyuma y'intebe hari umuryango wuguruye.

Abanyeshure bicaye mu isomero rifise ibihome vyera idirisha n'umuryango bikozwe mu vyuma bambaye impuzu z'ishure imbere hari umwigisha isomero rifise ikibaho ku gihome c'imbere n'igihome c'inyuma hari ikibaho candikishijwe ko ningwa yera.

Ikigo c'ishure rya kaminuza gifise inyubakwa y'igorofa nini cane ifise amabati atukura inyubakwa isize irangi ryera ifise n'ivyumba vy'ishure vyinshi cane imbere hari amashugwe igiti n'ikibuga c'umupira w'amaguru.

Mu mbuga hasi hari imodoka zitatu ziboneka neza, imbere yazo hari uruzitiro rw'ubwatsi bwiza, amashurwe n'igiti gifise amashami menshi. Kanyange ariko yerekeza iruhande rw'igiti gifise amashami menshi.

Icumba c'ishure rya kaminuza kirimwo umwigisha w'umukenyezi wambaye inkuzu zirabura ndayishimiye nizigiye umukiza n'abandi banyeshuri bigamye ishure rya kaminuza bicaye mu isomero rifise ibihome byera n'ikibaho c'ishusho imbere yabo.

Imbuga y'ibivu irimwo n'amabuye imbere yayo hari amashugwe n'igihome cubakishijwe amatafari aturiye inyuma yaco hari ikigo c'ishure ryisumbuye gifise inyubakwa y'igorofa nini kandi nziza ifise ivyumba vy'isomero vyinshi cane.

Nizigiyumukiza na mugenzi w'umunyeshure bari mu cumba c'ishure gifise ibihome vyera n'amadirisha manini afise ibiyo bibonerana yuguruye, hasi hari isima, kirimwo n'intebe nziza zikozwe mu mbaho n'ivyuma.

Musavye imana nabiza imana bambaye inkuzu z'ishure zifise ibara ry'ubururu n'abandi banyeshuri bagenzi babo bishimye, kuko bariko barakora ivyuma vy'umuduga vyononekaye umuduga ufise ibara ritukura.

Icumba c'ishure rya kaminuza, kirimwo abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe ,bariko bararaba imbonakure ,canke ikibaho c'ishusho kiri hejuru ku gihome cera, iruhande rw'iburyo hari amadirisha yugaye ariko n'ibitambara vy'amadirisha.

Icumba ciza kirimwo ni nahazimana gifise ibihome vyiza vyera n'amadirisha abiri manini cane afise ibiyo bibonerana hariko n'igitambaro cy'amadirisha kinini gifise ibara gera hejuru hari itara rinini.

Hasi hari isima isashe neza iruhande rw'iburyo hari ubwatsi bwiza bw'icatsi kibisi n'ibiti bifise amashami menshi imbere gato naho hari ivyuma bishinze biriko n'amatara imbere yavyo hari igihome gisize irangi ryera inyuma yacu hari inzu nini ifise amabati atukura.

Hari ivyuma vyinshi bitukura imbere hari Ndayishimiye na bagenzi be, hari n'ikinga ku ruhande rw'iburyo hari amashurwe ivyatsi n'inzu yubakishijwe amatafari aturiye n'amabuye. Ifise amadirisha manini afise ibiyo bishasha.

Kanyange ufise umushatsi mwinshi wirabura, wicaye mu ntebe yirabura, ari kumwe na musaza we, wicaye mu ntebe ikozwe mu vyuma, imbere yabo hari mugisha ahagaze imbere y'imbonakure, bari mucumba gifise ikibambazi cera.

Ikigo c'ishure rya kaminuza gifise inyubako y'igorofa yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha menshi, imbere yayo hateye ibiti n'amashugwe hari n'abanyeshure, iruhande rwabo naho hari imiduga itatu yirabura.

Icumba, c'ishuri ryisumbuye, gifise ibihome vyera, n'amadirisha, afise ibiyo bibonerana, n'ibitambara vy'amadirisha; mw'ishure, harimwo abanyeshure, bicaye ku ntebe, bariko bararaba umwigisha, uri imbere ku kibaho, c'ishusho; iruhande rwaco hari isaha.

Nizigiyumukiza ni umunyeshuri yiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye yicaye ku ntebe y'ishuri afise igitabo c'imibare imbere ye ariko arasoma afise n'ikaramu itukura mu kuboko k'ibuyo ibujyo bwe hari nindi ntebe y'ishuri ikicaye ko umuntu.

Amashurwe, ibiti binini cane bifise amashami menshi kandi manini. Ivyatsi vyinshi, inzu ntoyi ifise ibara ry'icatsi. Inzu ifise ibara ryera n'iry'umuhondo. Igorofa z'ibiri zifise ibara ryera n'iritukura.

Ndi ku mana sinduhije nwizigiye imana n'umuryango we bari mu kirora igisoza umwaka bacanye igicaniro bishimye cane bariko baganira inyuma yabo hari amazu afise amatara yaka.

Ndikuwumana na ndayizeye bariko binjira mu musarani ufise igihome c'ibara ry'umuhondo, n'urugi rw'ibara ritukura, ufise n'amakaro yera hasi hanze hariko isima itukura.

Imbere mu nzu igihome gifise ibara ryera n'ikibaho candikishijweko n'ingwa y'ibara ryera, imeza ikozwe mu vyuma bifise ibara ryirabura ifise n'ikiyo hejuru yayo, irikumwe n'intebe nini zine n'izindi ntebe ntoyi zibiri n'imeza imwe ikoze mu mbaho.

Ishuri rinini rifise ibihome vyera amadirisha afise ibiyo vyera ikibaho imbere co kwandikaho ameza n'intebe nyinshi zitandukanye zikoze mu biti n'ivyuma isaha hejuru ku gihome n'akabati.